Misangano mizhinji inoitwa ngenyika nevatungamiriri vakasiyana-siyana pashi reshe inenge yeiningira maereno nezvitenda zvinenge zvanyanyo kunesa pashi reshe. Zvitenda zvadai ngezve gomarara, zvitenda zveshura matongo nezvitenda zvakadai ngezve shuga nebiipii zviri kuningirwa maningi pashi reshe kudetsera antu.

Ntawo zhinji dzinonyanye kubatwa ne ntenda chakadai chemanyoka, chinokonzerwa ngekutamika kwemvura yakachena muntawo, kana muntawo mukaite mvura yakachena zvitenda zvakadai hazviwoneki. Tobonga ntawo zhinji dzaanemvura yakachena kubudikidza ngema sangano akayamaega.

Zvirwere zvese zvinonga zviyinesa anhu muntaraunda nemunyika mazuvaano votora yavanotora muvanhu kana vafungira kuti paita chitenda chakati vochienda koningira kuti chitenda ndecheyi, vohamba zvemuvhanhu veyivadzidzisa kuti chitenda chakadai chinorapwa ngechakati kana kuti chinodzivirirwa seyi.

Kune zvirwere zvanesa munyika zvirwere zvinowanzokubhuirwa vanthu ngezveutano ngenjira dzekudziirira kuti vanthu voite sei kuti chirwere chipere chisapararira mundau dzakasiyana siyana ngatipurutane kana teibhuirwa.

Mwana akabarwa handipopi kupera kwazvo vantu vanoti hurukai wahuruka eya ASI chasara kuningira mwana wo kuti utano hwakadini Mai vogidha kuenda kuchibhehleya kuno baisa mwana majekiseni ayani anodiwa pazvitenda zvinouraya maningi zvitanhatu zviya kuti mwana akure ane utano hwakanaka.

Ndakakura ndeitye kubaiwe nayiti, nayiti inorwadza. Ndisingaziyi kuti ndozvinotoite kuti chitenda chikasire kupera, ngekuti mushonga unobva waende mungazi nguwa yachoyo, wotoshanda.

Zvitenda zvindani zvino pararira kubudikidza nge mhepo kana kubatane nyara vano kurudzira maningi kuti kana kwaite chitenda chakadaro vanhu ngati ndxoke zvinoite kuti chitenda cho tisa chibatira kubudikidza nge kufema kana ku chingamidza.

Kune zvitenda zvemhetamarenje koite zvitenda zvebiripiri zvitenda nezvimweni zvakadaro zvinobata vana vadodori, ngatiite kuti vana vedu vachakatsonga vabarwa paya vaende kuzvibhedhleya kobairwe naiti inoite kuti vasabatwe ngezvitendazvo zviri zvitantatu.

Kune zvitenda zvindani zvekubaati kana ivo veutano vooende kunobetsera vantu vahloyeka ngezvitenda izvozvo vanofanirwe kumbaadxoke hembe dzinoite kuti vasatapurirwe chitendacho. Chitrenda chakambonesa chekovidhi chaide kuti muntu weshe kunyangwe weutano ange akadxloka kuite kuti asabatwawo ngechitendacho chabate muntuwo .

Pakaite chitenda dutu mupengo rekovhidhi 19 vanhu vazhinji vakatya kuende kobairwa veiti kwai kopeiswa kubeni ndiyo yaitenge njira yekuti chirwere chisanyanye kuenda kupararira kuvanhu, munhu wabatwa ndichozve usanyanye kurwadziwa maningi.

Kudhayako vana veikura kunyanya vasikana vaitambudzika maningi kana voenda kunguwa dzavo vazhinji vaihlupeka zvekuti vaitama zvekutoshandisa. Vaipedzisira vatobamura nguwa dzavo dzekudxoka kuti vaone kushandisa. Zvinopano zvanaka kwane masangano akazviemera anodetsera vana muzvikora nemumuganga mwedu kuite kuti vana vasikana vaone zvekushandisa panguwa yavo.

Vanthu vanokurudzirwa mazuwa ano kuti varambe vakazvidziirira kana peshe paunenge wahamba munhu vare muromo wako nemiro ngekuti kune zvitenda zvimweni zvinotapurirwana kubudikidza ngemphepo kana weireketa nemuntu zviya unonga ane chirwerecho zvinoite kuti chirwerecho chikutapurire. Ngatizvichengetedze metinohamba.

Ibasa rezveutano mazuwa atinawo ano veidetserana neamweni mapazi ehurumende kuhamba veidzidzise vanhu ngezve utenda hwanesa munyika hutenda hwakadai ngeBP, utenda hwakadai ngechokera , nehwe gomarara, ndohutenda hwanyanya kuuraya vantu maningi ,muntu unogara nguwa zhinji asingazii kuti unechitenda ichocho, ozozwa paapaya chapararira nenyama.

Kune zvitenda zvinogare munyama zvisati zvabuda. Zvitenda zvakadayi zvinorwadza nyama asi munhu usingazii kuti chiini chaite kuti urwadziwe. Izvi zvinoda kuti uenda kuchibhedhlera woosvika woningirwa. Angaa mazino emene mene anoda kuningirwa kuti chaite kuti arwadze chiinyi.

Pashi reshe rinonesekana maningi ngendaa yenyaya dzeutano, kuti vanhu voona sei utano hwakanaka pashi reshe, izvizvinobidikidza ngemihlangano inoitwa dera dera ngenyika zhinji dzeiringira kuti chini chinodiwa kuvandudza utano hwevanhu.

Ikodzero yemuntu weshe, pashireshe kuti ange aine mukana wekuwana zveutano, kuzwisisa kana kurapiwa muntu achinge arwara, kunyanya-nyanya vana vanenge veikura, vanofanira kuti vakwanise kuwana zvinodiwa, majekiseni avanofanira kubaiwa pavanenge vachikura.

Muntu weshe azvinei kuti murombo azvinei nendau yaanogara unekodzero yekuwane batsirwa munyaya dzeutano kuti ndaramo yake ikure yakanaka kunyange vana vadokonkama madzimai vane kodzero iyoyo.

Hakuchina kuti kwai tirimumakanyi tiri muzvibhedhleya zvidodori zveshe zvinodiva munyaya yeutano zvoonekwa peshe-peshe. Izvi zvoite kuti kana nhenda dzakakura dzogone kuperere kuzvibhedhleya zvidoko. Zvasiyana nekudhaya kumuntu kwaaizi oende mberi ondoonekwa nemadhogodheya emberi.

Azvinei kuti murombo, azvinei kuti unogara pari kune vantu vanogare mumaruwa kuretu nemadhorobha, vantuwo vane kodzero yekuwanawo ruzivo maererano neutano kana kuwanawo veutano, mitombo nezvakadaro.

Ana nananai ndovanthu vanonyanya kubatwa maningi ngezvitenda zvakasiyana- siyana zvinonga zvauya munyika idanho rakatorwa ngehurumende kuti munthu weshe akone kuhanira zveutano akone kuhanira kurapwa chitenda cheshe chaanenge awirwa ndicho.

Ikodzero yemwana weshe kuti aonekwe neveutano kuti aonekwe eipiwe mutombo inoenderana nezvitenda zvinenge zvavanenge vachizwa. Vana vanokosha ngatihambe navo kuende navo kuzvipatara kana kunenge kweizwi vana vanodiwako kohloyiwa..

Muntu weshe mundaraunda yavanogara vanosungirwa kuziya ngezveutano kune mapoka akaema anosungirwa kudzidzise vantu ngezveutano muntu weshe unofanirwa kuziya panowanike mutombo nechirwere nemitombo yacho.

Zvino pano kwane njira dzakawanda dzekuti vantu vaziye ngezve zvitenda zvinenge zveinesa munharaunda mwavo njira dzakawandazve dzinoshandiswa mazuwa ano kuti muntu weshe aziye ngezve nyaya dzeutano munharaunda yavanogara izvi zvinoitwa kubudikidza ngekuunganidze vantu vantu voronzerwa ngevanenge vachiziva zvinenge zvichiitika munyaya dzeutano.

Ishungu dzepashi reshe kuti muntu veshe munyika aone upenyu hwakanaka kubudikidza ngeutano hwakajeka. Chinoite kuti ndau izi ineutano inyaya yekuvaniswa mvura yakachena. Muntu veshe unofane kuvana mvura yakachena kuita kuti zvitenda zvinobudikidza ngemvura zvisabatira.

Mushando wemuntu umwe ngaumwe muntaraunda kuti tione ngezvendaramo neutenda hweantu kunyanya-nyanya vaya vanenge varashika nxondo. Izvi ngatidetserane kudzidzisa vana kuti vasanyanya kutora zviya zvinoita kuti zvivadhakwise ,nxondo dzavo dzorashika. Tikashanda pamwe sentaraunda tobudirira.

Nyaya yeutano hwendxondo yanesa mazuwano. Peshe pounenge wahamba unozwa nyaya yeingobhuyiwa. Ngatirambe teiiyemba kuito kuti vanonge vaine dambudziko rakadaro vaende kodetserwa kumbatso dzinodetsera vakadaro.

Munhu kana arashike ndxondo, zvinode kuti agarwe naye pashi mbichana mbichana ndxondo dzake dzipetuke. Zvinoito kuti ndxondo dzake dzirashike zvinosiyana siyana. Vamweni vanotodo kutorwa voendweswe kwavanomboende kongwarirwa. Vochibhuyiwa navo zuva ngezuva vechiitiswe zvinoito kuti ndxondo dzidzoke.

Vantu mukabatana semphuri maone hutenda hunenge huri mumizi mwenyu mukagara pashi nemutenda wenyu maiedza kudetserana kuti ungapera sei kana kuti hungareruka sei. Izvii zvinodetsera maningi ngekuti muntu aaregererwi azooregwi pamuzi aitenderera .

Chirwere chendxondo mazuvao chaurumbira kunyanya vana vadko vaotora zvinodhaka kuti chitenda ichi chipere vana vanofana kudzidziswa kushata kwezvekutora zvinodhaka voendeswa zve kuzvibhedhlera zvinokanzera vana .

Ndxondo dzinokona kukanganiswa ngezviro zvakasiyana-siyana. Ngatingwarire zvatinotora zvakadai ngezve kumwa zvakadai ngezve kubhema. Ngatizviningire maningi kuti hazvizoneti ere kuti misoro yedu ndxondo dzedu dzirashike. Izvi zvinobetsera maningi kuti tirambe tine nharaunda ine vantu vane ndxondo dzakanaka.

Nhamo inokone kuti munhu aonekwe ungatei openga. Unokone kusheka ega, unokone kureketa ega. Ngatiningire vantu vatinenge teigara navo munharaunda ,kuti ndxondo dzavo dzichakakwana ere, todetsera nemudetserero wetinokone kuita .

Apana chinodiwa pa utano hwe munhu mazuvano chisinga oneki mu zvibhehleya kana muno tengeswa mutombo muzvitoro izvozvo vanhu ngatiende ku zvibhedhlera tosvika to ningirwa chitenda chedu topuwe mitombo kana zvino shandirana ne chitenda chatinacho tisa gara kumuzi nekuti ndovo aichengeto muntu.

Vantu pavakazwa kuti chibhedhlera chepadhuzepo chavhurwa, vakarumba ngeuwandu hwavo ngekuti utenda inga hwakazara maningi muntaraundamwo. Vantu vaiende koudzwa kuti todii ngokudziirire chirwere, kunyanya chirwere chemalariya. Vanhu vaibhuyirwa voziya kuti vanoshandise chiini, vanoshandise maneti kuti vantu vasarwara ngechitenda chemarariya.

Takakura teihamba mumango kuende kuchibhedhlera. Zvinopano takadakara maningi ngekuti hurumende ine nyaya yayo yekuti apana muntu unosiyiwe sure kana ndau inosiyiwe sure pabudiriro yenyika. Mwundau mwedumwo mwakavhurwawo chibhedhlera mazuwa apera aya takudakara ngekuti toziya kuti tinokone korapiwa padhuzepo pasina kuhamba mumango mukuru.

Ngeuri mutunhu waunohamba mazuva ano ukasaona pakanyorwa kuti health centre zviri kudetsera maningi kudzase ndenda mundau dzakawanda vanhu vakukasira kurumba kohlowiwa kana kobhuirwa nezvezvitenda zvavanenge vainazvo

Weinyambohamba munjira unokono kutoona pakanyorwa kuti apa pane chibhedhleya kana kiriniki. Kwakutoende kodetserwa kana une ndenda yaunenge uinayo. Variyo vanokono kudetsera vakafundire mushando zvakagwinya.

Marwara kunyanya ngezvirwere zvinenge zvichibata vanhu vakawanda munharaunda, mune makiriniki arimwo etinorumba koningirwa, tohloyiwa totopiwa mitombo, kana nhenda yakakura tinodariswa toenda mberi kuzvibhedhleya zvakakura.

Pari poungahamba mundau yedu yekanyi kwedu yo pasina chibhedhlera ukado kuhamba waka kwidza panechibhedhlera ukadokudai panechibhedhleya zvobetsera maningi mazuwano ngekuti vantu vorapiwa padhuze vodzidziswa ngezvoutano nyore.

Teinyambo hamba munjira unokona kuona chikwangwari chakatonyorwa kuti panapa pane kiriniki munhu kana une utenda kwaakutokona otodetserwa .

Muzvipatara zvidoko mega-mega munofanirwe kunge munanamukoti vakafunde mushando. Kuite kuti vantu vagumapo vabetserwe zvakanaka zviyaiyo zvavanonga vainazvo zvipere.

Mukaona ndau zhinji dzinobude chirwere chakadai ngechemanyoka, mwunenge musina mvura yakakwana mundaumwo. Vanhu vanokurudzirwa kuti kana vechinge vashandise zvimbuzi kana vasati vatange kurye chikafu, vageze nyara. Izvi zvinoite kudzisire kupararira kwechirwere chemanyoka.

Muntu watoguma kuchibhedhleya aukoreri kudetserwa chinokosha ndechekuti waita utenda muka pamanti uende kuchibhedhleya wohloyiwa variyo vakatoemera basaro rekuningira vanenge veirwara izvi zvinodetsera ngekuti tinokasira kurapiwa ntenda isati yakura.

Zvodadisa mazuwano. Zvobaratidza kuti nyika dzedu dzirikubabudirira maningi zuwa ngezuwa, zvibhedhlera zvedu azvichatami mitombo zvane ndau inoti kana muntu wakunyorerwa mitombo yako unoende kundau iyoyo pachibhedhlerapo apapo wosvika wotopuwa mutombo wako kana kutenga mutombo unenge wakanyorwa.

Vantu vanosisa kudzidziswa nezvekubudirira kwaita zvibhedhlera zvizhinji mazuva atinawo kuti vantu vasatya kuenda kuzvipatara nekuti kwane michini inoshanda kuzvitenda apana chitenda chaita kuti chikorere kuonekwa nenyaya yekuti kwane michini inokona kuona.

Zvinopano zvanaka maningi ngekuti vantu vakupota veihamba veifundiswa ivo vakafunda kudhaya zveutanozvo. Kwakuuyazve imwe michini yavanouya veifundiswazve kuti vaningire kuti chirwere chanesa ichi chinoda ere kuti chiponese vantu ka.

Vamweni vanoti ngekuti takafunda tinoshande mishando yakadai ngekuti tinofundise vantu ayina kana njodzi yetinokone kusangana nayo ngekuti apana chinotikuwadza kubeni ukanyanye kubvunza vanoziya ngezveutano vanokubhuire kuti peunoshandapo patori nenjodzi yeutano inode kudziirirwa. Ngatipurutane kana veyireketa toyenda kumihlangano yevanodaidzira tinodetsereka manini.

Vantu vakabiyirwa ngezvekudziyirira ndenda inenge irimundawo mawo kana chitenda chanetsa zvakadai mazuvano yezvitenda zveshuga, zvitenda zvana "BP". Vantu vakaronzerwa kuti vanoita sei kudzivirira zvitenda zvakadaro, uye tokuti vasabatwa ndizvo vakadai zokudlya vanofanigwe kuziya kuti ichi chinoyita , ichi hachiti.

Vanhu vazhinji vanoda kuita zveutano kuita madhokodheya kuita manesi kune zvikora zvakato gadzirirwa izvozvo ngehurumende wabva kusekondari wokodzera kuti undoite zvakadaro unoenda kuzvikora zvo.

Totokumbira hurumende kuti iite kuti pange pane movha dzinokona kotarwa vandu vayani vanenge varwarisa maningi vari kumakanyi voendeswa kuzvibhedhlera. Movhadzo dzinokosha mundau ngekuti dzinoita kuti vandu vakasire kuguma pandau yekudetserwa.

Pachipatara chega chega panonga paine pakanyorwa kuti muntu aziye kwaanokone kudetserwa izvi zvinodetsera kuti munhu asarashika asvika muzvibhehleya muntu aziye chitenda chakwe nepachino kwanise kudetserwa izvi zvakanaka nekuti vantu vanokasire kudetserwa nenguwa dodori.

Kuzvibhehleya zvidoko ndokwetinotangira kana taite nhenda kana nhenda yakomba tozi endai kuzvibhehleya zvemberi, ndokunonga kune madhokodheya akawanda anokone kudetsera kuzvitenda zvatinenge tinazvo vazhinji avakoni kuzoende mberi ngendaa yemutengo wacho dai zvaiite kuti zvinyoreke munhu wese aikone kuhanira.

Vanamai ngatiende kuzvibhedhleya. Toende koonana neveutano. Kana tiriyo tinokona kudetserwa ngezvakawanda, kunyanya zvokuti tifuke nguva yekunaya kwemvura. Tisabatwa kana kurumwa neutunga hunokonzera marariya.

Zvipatara zvakanaka kuoneke mundau yeshe yeshe ngekuti zvinorerusa kuti vantu vasahambe mimango veiyende kutsvake kurapwa zvinodetserahe kuti vantu vazive ngezveutano ngekuti nguwa zhinji dzavanoende koguma pchibhedhleya vanenge veibhuyirwa ngezve utano nezvitenda zvinenge zveinesa muntaraunda mwavo.

Tinokumbira kuhurumende kuti chibhedhleya chega-chega kunyanya zvirimukanyi munogare vantu vakawanda, dai zvaitavo dhogodheya vairi kana vatatu. Kuite kuti vantu vasaneseka maningi nekuendeswe kuzvipatara kana zvibhedhleya zvedera zvinoite kuti vaende kofeveya.

Pane movha dzino tware varwere kunyanya vatenda vayana vanenge vanyanya ku batisiswa ndizvo votangire ku zvi bhedhlera zvidoko zvoonekwa kuti utenda hwavo auchaiti pa chibhedhlera chidoko voendeswe mberi kune ana mazvikokota kune movha dzaka emere ku twara vantu vakadaro.

Zvaayowo zvinoshandiswa kurape vanhu kana kumakiriniki, kudhaya taizviona kuma hosipitari makuru zvinopano zvaayowo kumakiriniki vanhu vorapwa zvakakwana munhu eitopetukira pachibhedhleya chidoko.

Ana mai vamokurudzirwa mazuva ano hawachahambi mimango yakakura kuenda kuzvibhedhlera ngekuti zvaa peshe peshe pawanenge vanzi uyai zuva rakati kunyanya nyanya ana mai vane vana kuti vana vawo vakereswe nekubairwa majekiseni ngatirumbe.

Watoguma pachibhedhlera kana pakiriniki wotoziva kuti hutenda hwako hwapera ndomunoonekwa hutenda hwevanhu kana muntu warwara tiende kuzvibhedhlera toenda koningirwa hutenda inorapwa uchipera.

Idonzvo rehurumende rekuona kuti apana muntu kana ndau yasiiwa munyaya yezveutano. Zviri kuonekwa ngekuti ndau zhinji dzatava nezvipatara. Vhiki yapera pakavhurwa chimweni chipatara paVheneka zvinodadisa maningi mundau mwedu.

Kana madhokodheya vaona kuti nhenda yako yakakura kazhinji vanopa vantu pekuti vagare varimwo muchibhendleya veiningirwa zuwa ngezuwa kuonekwa kuti nhenda iri kudini, iri kudzaka ere? Kana kuti zviri kuramba zveikwira. Unozobudiswa muchibhendleya kana nhenda yadzaka.

Tinofanirwe kutungamirira nemuenzaniso kuzvipatara muzikanwa kuti mune vanhu vanokurudzire zveutano imwowo kuzvipatara mwacho ngamunge mweiratidzawo utano izvi zvinobudukidza ngekuchenese ndau dzatinogara nemudhuri yatinenge teishandira inofanira kungewo yakachena ndokhomba kuti ndopanodzodzoswa vanhu zveutano.

Zvibhedhlera mazuvaano zvawanda, apana muntu uchashatirwa ngentenda. Muntu akarwara vazhinji vorumba kuzvibhadhlera voende kuhloiwa ngemadhokodheya. Kwaanezve makiriniki anonyanye kuonekwa maningi muntaraunda dzinogare vantu. Vantu avachahambi mumango kuende koonekwa, vantuzve vakukwanisa kuona nyaya dzezveutano nyore-nyore.

Tinobonga maningi hurumende nebasa guru rainoita kuaka zvibhehlera mundau dzakawanda dzenyika tochikumbira dai vakonazve votipawo movha dzinotwara vatenda vaita zvitenda mukanyi mavo izvi zvinodetsera kuti vatenda vagume kuzvibhehlera nguva iripo vaiva nevava ningira munjiramo.

Vantu vanoende ku zvibhedhlera vanofunga kuti nguva zhinji vanenge vei ende kopuwe mutombo ye chiyungu yega yega kubeni wagumeyo unoto kurudzirwawo kuti shandisai mitombo ye munenge muchi wana mukanyi menyumwo kutoisa mu muriwo mwe mene meitorya zvino detsera imweni kunozi ibhoilisei mumwe mvura yacho zvino detsera.

Muntu unotxaire kuchibhedhleya asvike kuchibhedhleya onyorerwa mutombo apedza kuhloiwa ndidhogodheya. Kana pasina mitombo yaanonge anyorerwa ndidhogodheya pachibhedhleyapo unobva aenda kumhatso dzinotengeswe mitombo. Ndokwaano kona kutenga mitombo dzakajeka.

Zvinohambidzana zvirozvo. Pane zvipatara peshe panoite kuti kana munhu arwara utenda hwakakura unokone kuzi ngambigara pachibhedhleyapo einingirwa ngemanesi ozobudiswa kana utenda hwadzakira.

Apana chitenda chinoamba kubuda zuwaro, chinokona kutora nguwa cheikhomba kuti pakaita chirwere pakati kunyanya madziso edu gatirambe teinoningirwa ngekuti paanenge eiwawa paya anenge eitokhomba kuti pane chichabuda mudzisomwo. Tikanonoka kooningirwa kuzvibhedhlera anokona kutozoita tsanga, tozokorera kuona zvakanaka.

Kubheme forya, kumwe doro nezvimweni zvakasiyana siyana kunoshaishe ndaramo yedu. Ngatisiyane nezviro zvakadaro torya zviro zvinoito kuti utano hwedu huenderere mberi zvakanaka. Izvi zvinoito kuti tikure tisina zvitenda.

Vanoningira kana waende kuchibhedhleya, chitenda chako, chinyambori mumaphaphu, chinyambori mukati mwenyama, vanoningira choro choonekwa muntu otorapiwa nekuti muchini wacho wokuzviita iroyo mutombo yacho iroyo kuti muntu upon.

Mitombo imweni inoshanda kana taite zvokubairwa kana kumwa , kunezve imweni mitombo inoshanda kana Waite zvekudzora, mitombo inoshanda zvemukati inoite zvekubairwa kana kumwiwa iriyo mitombo iyi kuzvibhedhlera ngatipuwa.

Yakati chakata mitombo vakanyambokuware makodo munopuwa mitombo inoenderana nechitenda chaunenge uinacho, vamweni munoite ekubairwa, amweni moite ekupuwa momwa, amweni maphilizi anoende koshanda mukati mwenyama dzedu zvitenda zvopera.

Mazuva ano kuti vazokona kubaira jekiseni vanenge vaona kuti chitenda chako chakakura chakakumba kune mishonga inoshandiswa kubaira munhu kuti mitenda chikasire kupera iyi mitombo yakagwinya inoda itangwe kuonekwa nemadhokodheya.

Zvitenda zvemukati mwenyama zvinotoonekwa chete kana pashandiswe muchini yekuongorora ngazi kana weti yemuntu ndokuti chitenda chinenge chiri mukati mwenyama yemuntu chikone kuonekwa. Tisarere zvitenda ngatiende kuchipatara toozwa tine ntenda yakadini..

Umweni munhu unenga arwara maningi, nhenda yakura kuti achamwa mapilizi kana kumwa mutombo zvinenga zvooramba, vanoshandise imweni mitombo inoitwe ekuiswe mumvura, yobairwe majekiseni munyara mwemunhu ndokuti mutombo uwowo uone kupinda mungazi otoshanda.

Kana ntenda ikashandisirwa mutombo unoenderana nayo haiemi inopera. Ngatiende kohloiwa kunyanya-nyanya vayana vane zvitenda zvemukati zvakadai ngezvemwoyo. Zvitenda zvepamwoyo zvitenda zvengazi zvinonekwe mungazi dzedu.

Madziso edu anoda kupota eyi ende ko ningirwa tikagara iwo eyi komba kuti pane chinode kubuda maari ngatiende ku zvibhedhlera toende ko hloyiwa mwiri yedu yeshe kana muine chitenda chinenge chirimo chino kombiwa ne.

Muntu unokura kumba chembera usingazi kuti suga irimwo munyama mwakomwo usingazi kuti bhipi yakakwira izvi zvinoonekwa kana waenda kuchibhehleya kohloiwa kunge wazwa marwadzo anoite kuti ufungire kuti chini chinondirwadza munyama mwangu wozobhuirwa waende kwa dhokodheya kuti suga yako yakakwira kana kuti ngazi yako inorumba zvakadarikidza.

Uno kona kukura weito chembera usinga zii kuti une chitenda chiri mu nyama mako izvi zvinode kuti zuva nge zuva kana patazwa kuti tiende ko ona ana dhokodheya tombo vhakachire zvi bhedhleya to hloyiwa to oneka atina zvitenda ere zvinenge zviri mu nyama medu zvisati zva budikira izvi zvinoite kuti tidetserwe chisati chakura maningi mu nyama mwedu.

Zvitenda zvemukati mwenyama zvapedza vantu vakawanda. Vantu vazhinji vanofunge kuti kunenge kuri kuroiwa kwavanenge vaita vasingazii kuti kurwadza kwenyama. Mutori nechitenda chinonga chirimwo chinokone kutoonekwa kana waenda kuchibhohleya, Waenda koonekwa ngemadhokodheya okuhloya wotonekwa nhenda yako wotorapwa.

Zvitenda zvizhinji zvorwadza vanhu vazhinji zvinonga zviri munyama, zvitenda izvi zvinongorwadza munyama mwemunhu kana kugaremo chisati chatanga kurwadza vanhu patinozotanga kuzwa kurwadza kwenyama petinozorumba kuzvibhehlera ndipo patinozobhuirwa kuti mwakanonoka.

Kuhloyiwa muzvipatara kwakanaka maningi muntu unogara nentenda inenge yemunesa mukati mwenyama yake asi asingatozii kuti chinyi chinenge chichiitika, kubeni ukaenda kuzvibhedhleya unosvika wokombwa ntenda yako ,kune mapuwe anooneke mukati mwemwiri dzedu anopinda kubudikidza ngekurye chikafu kwetinoita, mapuwe aya anokonzera urwere.

Kana munhu aite tsaona unokone kukuwarire mukati wotadze kuona kana kuziya kuti wakuwara asi munhu akaenda pamuchini osvika akaningirwa ngevanoningira kuchibhedhlerayo vanotoona kuti murenje wako, kana kuti mundani mwavo kana pachifuva pako pane chashaishika votokurapa.

Vantu vaya vemadhokodheya vemuzvibhehleya, tisanyanyokuvaningirire pashi .Vantu vanoziva mishandoyavo .Apana nhenda yaunayo inoda kuonekwa nemadhokodheya inoda kuonekwa ngemadhokodheya inokorereka .Kana zvanesa vanoita zvekucheka voona zvinonesa mukati mwomwo, vobvisa kana kurapa.

Hutenda huno siyana munyika mwatino gara muno kune vantu vane dhenda dzinenge dzeyi rwadzira mukati zvinotoda kuti madhokodheya aende ko ningira aningira otoite mishando weku bvise zvinenge zveyi nesa mukati mwe nyama yako izvi zvinoitwa ne madhokodheya ane ruzivo ne basa ravo.

Komaade vakabeuke mazisoo mazuvanoo kune zvitenda zvinenge zveirwadza mwukati mwenyama kana zvisati zvarwadza hazvoo asi zvirimo munyama dzedu, ngatiende kuzvibhedhleraa teipota teiningirwaa ngazi yedu hakuna ehe chitendaa. Zvitenda zvakadai nezvegomarara zvirwere zvauraya vantu vakawanda ngekusazivaa.

Kune zvitenda zvakadai ngezve shuga zvitenda zve ngazi ino rumba maningi mu nyama mwedu zvitenda zve gomarara zvinoda kuti tiende ku zvibhedhlera tosvika to ningirwa zvitenda zvino kone kuti tsakadza mukati mwe nyama tisinga zii kuti zvino raramemo ngatiende ku zvipatara tosvika topuwe mitombo inorape zvitenda izvi tinopona.

Kuzvibhendlera kunopuwa mitombo yakasiyana siyana. Imweni mitombo ngeyekupukutira paganda kuti zvinenge zveinesa paganda rako zvipere. Asi kune imwenizve mushonga inopuwa vantu kuti vamwe kana kubaiwa majikiseni inorapa zvirwere nguwa shoma shoma zvinenge zvatodarika.

Kana waite chitenda chausinganasi kuzwisisa ukaenda kuchibhedhlera ukanase kurondedzera nyaya yako kumadhokodheya vanokone kukutira vokuise mumhatso inoningire vatenda . Chitenda chako achiposheki ngekuti mune michini yakapinza.

Watoende kuchibhedhleya unotoenda kunenge kwazi uende ngevemuchibhedhleya. Mumbatso dzinohloiwa zvitenda nekuningira kuti chitenda chako chinonga cheyi. Unotosvika wotovata pashi, pamubhedha voningira ngemuchini yavo, chirwere chinoonekwa.

Michini yakasiyana siyana inoshandiswa kuongorora kuti munhu une chitenda chakadini. Imweni unototorwa mufodho wako wotoona kuti chitenda chinonga chechikunesa kana chiri chemundani kana muchipfuva chinotoonekwa wotopuwe mitombo yako.

Waidoe kudini ndiwe unonga waendeyo kuchibhedhleya neutenda hwako . Wamushando wavo madhokodheya kuti vakuningire kuti chitenda chako ngecheyi. Zvikanyamborwadza unotoshinga kuti utenda hwako huonekwe uone kurapiwa. Vanozviita veishandise muchini mumphatso dzawo dzinoitirwe izvozvo.

Warwara ngechitenda, kungaa kukuwara mwemakodo, kana mabesha anorwadza muchipfuva, unoende kuchibhedhlera kwavanoende kokuisa mumichini dzavo, vokuningira woonekwa chitenda chako, unokone kudetsereka zvakanaka.

Mitombo muchipatara yakawanda chainoda kuti muntu atange aendaku oningirwa kumbatso kunoningirwa vatenda vange vaine zvitenda zvemukati menyama izvi zvinoitika kuzvibhedhlera kunyanya kuzvibhedhlera zvikuru ndokwatino fanirwa kurumba toningirwa.

Waguma kuchipatara hauambi wokutopuwa mitombo. Vanotanga vakuningira kana zveiite kuti vakubate-bate mwiiri wako, vanotokubata. Kana zveiite kuti vatore ngazi yako kana weti yako vanotora vochienda kuotsvake chitenda chinonga chiri munyama dzako kubudukidza nezvavanenga vatora pauri, munhu otopuwe mutombo, kwaakutopona.

Muzvibhedhlera amuitwi mutambe. Vanhu vanoshande muzvibhedhlera vanokone kutobatire nhenda kubudikidza nevanhu vanenge vauya veide kurapwa. Vanhu vari muzvibhedhlera vanofanira kungwarira vapfeke zvinoite kuti vasatapurirwe nhenda dzinenge dzauya.

Ukapinda mumhatso dzinoningirwa ngazi kana weti yemunhu kana aende kuchibhedhlera eihloyiwa zviyana mune zviro zvakasiyana siyana zvisingatozwisisiki kuti zvinoshandei asi vanoshandemo vanobanase kutoziya mushando wazvo ende vanozvishandisa ngemwazvo zveibudisa zvitenda zvevantu zvinenge zveivanesa nemitombo yacho.

Chaite kuti musoro upande, ndochinoende kooningirwa kana waende kuchibhedhleya. Munhu ungabva eiti kwai musoro wangu ndounotema ,kubeni wacho wekuchibhedhleya unozoti aindaa yemusoro akadi ,pane chimweni chinokurwadza mukati mwenyama dzako, zvakadai ngekuti unonge une chirwere chegomarara. Izvi zvinoonekwa kubudikidza ngekunge vashandise michini yavo ,voningira ngazi yako, voona chitenda chako.

Mumbatso zhinji dzinenge dzirimwo muzvibhedhlera, mune michini inoningira vantu utenda hwavo nekukomba mishonga inenge ichidiwa, kuti muntu uyu une chitenda chakadaro apuwe, akone kupona.

Ukapinde muchibhedhleya wova ronzera kuti ndarwadziwa maningi nyama dzangu dziri kupanda handiziyi chakonzere kuti ndirwadziwe vanokutora voenda newe mumbatso munoende kohloyiwa vanokone kutore weti yako yemene, ngazi yako voningira voona chakonzere kuti chitenda chako chinge chirimo munyama dzako.

Shuwa zviro zvakabanaka mazuwa ano hapana munhu unoende kuchibhehlera akapetuka eiti nhenda yangu yakahwara madhokodhera akorere kuiona zvaiitwa kudhaya kuti vanoti takorere kuona nhenda yako ngemadziso wadini kuenda kunezvimweni zvibhehlera zvine michini zvinozvino pano michini yapeshepeshe kana mukanyi mwedumwo undosvikawotoona pachibhehlera pane michini yekuningire utenda.

Mwana akabarwa vantu vazhinji vanopemberera maningi, chinenge chasara kwakuchita kuti mwanawo tiningire utano hwakwe ayende kohloyiwa koningirwa kucbibhehlera chepadhuzepo eyibairwa mitombo yavanofanirwa kubairwa vasabatwa ngezvirwere zvakadai ngebiripiri kana kuita makumbo.

Rizviyo rwezvekubereka nekugara zvakanaka mumamphatso sababa namai rwunokosha naningi mundaramo yedu. Izvi zvinoite kuti vantu vakure zvakanaka vararame vasina upenyu hune zvitenda kunyanya utenda huyana hunotapukirana pabonde.

Ukaende chibhedhleya chepadhuze pakopo chipiri chega chega unoone madzimai vakaungana paine vezveutano veivadzidzisa ngezvenyaya yekusununguka kwevana, nekudzidzisa kuti kana mwana abarwa chinodiwa kuti aitwe chiinyi panyaya dzekuchengetedze utano hwevana.

Vana mai vane vantu vakatova emera kutu vava fundise ngezvemumbatso nekuberekwa kwevana. Vatoriwo nendau dzavo kana vaguma kuzvipatara kuya kwavanosvika vozi ana mai unganai apa, kana iri mibhedha, vana mai vanonga vari kumibhedha. Varimwo umwomwo vanonga veitofundiswa kubereka nekuchengete vana.

Kune michini inoshandiswa muzvibhedhlera mwedu kurapa vantu kana kuhloya vantu kunyanya nyanya Vaya vanenge vane hutenda unoonekwa mukati nengazi kana mukati menyama yawo vanoshandisirwa michini inonyaso one zvitenda zvawo ngekukomba mitombo.

Zvinoshandiswa muzvibhedhleya zvakasiyana-siyana, zvinoshandiswa muutenda hakasiyana kuti muntu apone unenge auya nenhenda yake. Ngatiyaiye nekutenda kushandisirwe zvirozvo nekuti zvinobetsera mundaramo yedu.

Dzimweni mhatso unotya nekutopindemwo kana waguma muzvibhedhlera woozwi pindai ngemuno tione kuhloya unofunga kuti kwakuchiopedziswa zvaibhuiwa ngeantu aya zviya kuti kuchibhedhlera unopeiswa kubeni usikatozii kuti wakoponeswa ndomuchabuda zveshe zvinokupanda munyama dzako wotokone kuone mitombo.

Hapana chinoonekwe muchibhedhlera chisina mushando. Chega-chega chinoonekwa chinebasa racho rachinoita. Izvi zvinozikanwa ngemadhogodheya ngevanoshandemwo kuti chinoshandei ngatiende tohloiwa zvirozvo zvirimwo muzvibhedhleya zvinota kuti tirapiwe.

Zviriyo michini inoshandiswe muzvibhodhleya kurape zvitenda zvakasiyana siyana chimwe ngachimwe chinowanike muzhibhedhleya chine chitenda chachinorapa tisagare mumakanyi ngatiende tindohloyiwa ngekuti zviriyo zvekuhloyesa

Tobonga nekuti peshe peshe kana zvibhedla zvekumaruwa zvaanayowo michini inoite kuti anhu bahloriwe vaonekwe zvitenda zvavo. Zvasiyana nekudhaya kwekuti vantu mayinzi endayi Harare ,endayikwa Mutare muende kohloriwa hutenda hwenyu nemadhogodheya ekweyiyo.

Mishini inoshandiswa munhatso dzinoongororwa vatenda michini iyoyo inoshanda maningi. Ngekuti inobakombedza chitenda chemuntu dhogodhleya zvomuitiravo nyore kuti akone kuziye mutombo unoshandisirwe chitenda ichocho.

Muntu weshe unekodzero yekuende kuzvibhedhleya oosvika oningirwa kuito kuti chitenda chaanenge ainacho chizikanwe kuti ngechei. Kune michini yakawanda inoshandiswa, kunyangwe vakaremara vanosvika voodetsereka ngekushandiswa kwemichini iyi.

Muntu apana zvaunokone kuita kana wagume kuchibhedhlera zvikazi muchini uripo wekuti uhloiwe chitenda chako chounacho apana zvekuita unotohloiwa chitenda chako choonekwa wopuwe mutombo unoenderana nechitenda chako ngatirumbe kuzvibhedhlera muchiniyo uaayo yekuti tihloiwe tipuwe mutombo unotirapa.

Waguma kuchibhehlera nenhenda yako unobhuirwa zvokuita ngekuti ndovanoziya kuti vanokona sei kuona chitenda chako. Kune michini yakagadzirirwa izvozvo kuti iti hloye tione vaone chitenda chedu madhokodheya torapiwa

Vanhu vanematambudziko ezvitenda ingange irimushana inorwadza, kune michini inenge irimwo muzvibhedhleya. Inokone kudetsera vantu vakadaro kuti vasvike vooningirwa zvitenda zvavo, votopuwa mitombo inoenderana nentenda yeunayo.

Misho michini mizhinji yaamwo muzvibhedhleya michini yemazuvano inokone kudetsera vantu pakunyanya kuhloya zvitenda zvavanenge vainazvo. Vantu ngatiende toohloyiwa, ndokuti dhenda dzedu dzioneke tirapiwe.

Chaite kuti musoro upande ndo chavanonga veida kuona ma dhokodheya pauno gume ku chibhedhleya vanoku tora vokuisa mumbatso yavano kuningira vei shandise michini yaka siyana siyana chitenda chako chinobva chaonekwa ne mutombo woto tsvakwa woto puwa kwakuto pona.

Imweni michini inooneka muzvibhedhleya inoite kuti mitombo igare zvakanaka. Igare isingarashi simba rayo, Imweni mitombo kunyanya mitombo yezvimbwa mupengo inode kugara panotonhorera kuti isarashe simba rayo kuti yoshandiswa ishande.

Dai wanyamboite chitenda chakadini, chakakura ngemuhlobonyi, achibvi kuchibhedhleya chisikazi kuonekwa ,ngekuti mazuwa ano kwaane michini inonase kuhloya, zvekuti apana munhu unobveyo echiti,,"Chitenda changu, vakakorere kuchiona madhokodheya."

Imweni michini inoshandiswa kuise ngazi munyama dzevantu kunyanya vayana vanenge varashikirwa ngengazi yakawanda ukaenda kuchibhehleya iriyo michini inokone kudetsera kupetudze ngazi munyama yemuntu . Ngatiende taite dambudziko rakadaro todetserwa.

Para pakadini chitenda, kana wapinde muzvibhedhlera vanobaaedza pavanokona ndipo kuningire chitenda chako kuti chanesa chiinyi. Kwaane michini yakagadzirirwe izvozvo yekuti tikaendeyo chitenda chinobuda nemutombo wacho, wotorapiwa ndiyo.

Panochekwe muntu paya kana muntu eide kusununguka kunyanya vakadzi panoshandiswe michini yezvino pano inombashanda zvakanaka akuchina nyaya dziya dzaimbobhuyiwa kudhaya kuti chigero chakazosiyiwe mundani kana kuti muntu wakazofa eisununguswa.

Kunyambori kuroyiwa kwemene ukaenda kuchibhedhleya uchienda koonekwa ngokuti mishini yaayo inokone kudonongora utenda womuntu, ngatirumbe noutenda tisagara mumbatso tiende koonekwa, chitenda chorapiwa.

Apana muchini usina mushando muchibhedhleya umwe ngaumwe muchini une mushando wawo paunenge wakaiswa kune vantu vanotouya vane ntenda dzinoite kuti muchiniwo ushandiswe pavari zvitenda zvavo zvonekwa votorapiwa.

Kune michini inoshandiswa kunyanya maningi muzvibhedhlera zvikuru, vayana vanenge vaite kuremara kana kuti vanenge vaine mitezo isingashandi zvakanaka, iriyo michini inokone kuningira nekubatanidze mitezo yavo kuti vakonezve kuishandisa.

Dai muntu akanyambozi ngaichekwe hazvichanesi mazuva ano ngekuti zvekushandisa zvacho zvamwo muzvibhedhleya. Zvasiyana nekudhaya kwekuti kwainge nechibhedhleya chimwe chinenge cheizikanwa kuti ndochinoite zvekubarisa vantu nekucheka. Mazuva ano peshe-peshe michini yamwo muzvitoro nemuzvibhedhleya.

Unotogume muzvibhedhleya wosvika wobhuye ntenda yako wokubhiira kuti ngatipinde mumhatso iriapo iyo ndomune muchini yekuti tiku tione kuti chitenda chako chakamira sei nemitombo inodiwa pachitenda chako ngatiteedzere zvatinenge tabhiirwa ngemadhokodheya ndovanoziya zvavakafundira.

Mitombo mizhinji yetinoona muzvipatara mwedu inode kugara mundau munotonhorera. Izvi zvinoonekwa muzvibhehleya Saka ngatiende kuzvibhedhleya tosvika tobhuirwa nhenda dzedu torapiwa ngemitombo inonga ichashanda haiwa mitombo yakapera mushando.

Apana chingazwi ichi achishandi kana chiri muchibhehleya, vanotoziya mushando wacho nokuti chinoshandiswa paurwere hwakadini ndiwo vakatozvifundira madhokodheya ndiwo mushando wawo nemanesi, vanoziya kuti chisimbi chakati chinoshanda pakati, ngatizviremeredze zvisimbizvo zvinotidetsera.

Kana muntu aita dambudziko ngemarenje kune matanda anobetsera kuti muntu akone kuhamba. Izvi zvinooneka kana muntu ahloiva ndidhogodheya oonekwa kuti unopuve michini yakadini yekuhambisa.

Mishini yaamwo muzvibhedhlera mazuwa ano inodetsera maningi ngekuti inobaabudisa pamhene chirwere chaunge uinacho. Unotokone kutobhuirwe chirwere chako nguwa iyoyo wotopuwe mitombo yacho inoenderana nechitenda chako. Izvi zvinodetsera kuti vantu vapone vaziye zvitenda zvavo nguwa ichipo.

Dzimweni simbi dzetinoona muzvibhedhlera atingambozvizwisisi, zvinoda ivona vemene vakazvifundira kuti wagumemwo wabhuya utenda hwako unoona voobate bate simbi dziya wotoningirwa ngesimbi dziya kuti chitenda chaunacho ngechei wotozwa wotopuwa mutombo unoenderana nacho chitenda chako.

Mazuvaano, etinawo ano, hapana munhu uchati aende kuchibhedlera opetuka eyichitenda changu kwayi chirikunesa kuwona izvi hazvichaitiki ngekuti kwane zvimichini yakawanda inokone kushandiswa kuhloye munhu kuti chitenda chiwonekwe nemutombo wotopuwa.

Waguma kuchibhehlera woti ndarwara ngechakati vanokuti gara apa, wozviona pachifodho chinenge chiripo, pachivhitivhiti chavo wozviona woningira chitenda chako newewo unotokone kuona kuti aah ingatei kuti chitenda changu chirimumwoyo kana kuti chiri muchiropa ngekuti chinenge chavhenekwa ngemuchini wotopuwa mutombo.

Mitombo yemuzvipatara nguwa zhinji inode kungwarirwa pakanaka panoite kuti usaite bukuta isachaiwa ngemepo isanaiwa ngemvura , izvi zvinoita kuti mitombo irambe yakanaka yakangwarire simba rayo kuti vozorapa vantu isakonzete zvimweni zvitenda.

Chingezi chakanaka ichichi mazuvano wakagara pama sofa ako mu mbatso unokona kutonga unacho chi muchini chekutozviona kuti hino nyamashi ngazi yangu iri kurumba zvakadini kana kuti shuga yangu nyamashi yakakwira zvakadini wakagara hako mu mbatso yako woto ziya kuti yaka kwira woto tore mutombo.

Vantu vanenge vaine ndenda dzanyanya kunesa maningi, ndenda dzakomba kune michini inokone kuvadetsera kana veihamba muzvibhedhleya eienda apo oendazve apo eishandisazve michini iyoyo zvinoreruka .

Kune imweni mitombo inodo kungwarirwe mwakanaka munotondorera. Yakafanana nokuti kana munhu warumwa ngembwa, mutombo wechimbwamupengo ukabaiwa unodo kuti urambe uri munotonhorera uchishandiswa uchibvo umwomwo. Izvi zvinodetsera kuti urambe wakasimba, pounoshandiswa ushande.

Zvimweni kushora kungaa kuitawo hako hurumende iri kubaita peshe peinokona ndipo kuti zvibhehlera zvedu zvinge zviine zviro ,michini yekushandisa inoite kuti utenda unonga hwakawhara huonekwe vanhu vadakarire kuende kuzvibhehleya ngekuti vanoziye kuti nhenda yavo inoende koonekwa.

Simbi dzinoshandiswa muzvibhedhlera nemadhokodheya zhinji dzacho dzinoshandiswa pakawanda, tinokurudzira madhokodheya kuti vashandisa simbi idzi dzigezwe kana kubhoilisa kuitire kuti dzisatapurirazve chirwere kune amweni vantu.

Nyaya dzekuti kwai ndakazopuwa mutombo usingaenderani nendenda yangu mazuwaano akuchina nekuti muzvipatara maane michini inoshandiswa ngemadhokodheya kubaanasa kuona ndenda ine munthu obva atopuwa mutombo unoenderana nayo ndenda yako.

Apana chinoitwa muzvipatara chisingaziikani ngemadhokodheya. Michini yega-yega irimwo vanoishandisa zvinoenderana nechitenda chinenge chauya nemunhu. Izvi zvinodetsera kuti munhu anaso kuona, kuti ndarapiwa zvemene-mene, nenhenda inodzakira.

Umweni ungatotya kushandisirwa kana wapinda muzvibhedhlera . Kubeni zvirozvo zvinobaashanda maningi ngekuti zvinoita kuti mushando nemadhokodheya urerukemi hini iyi inodiwa muzvipatara zveshe kuitira kuti vanoshanda nevantu varwere vaite mushando wavo ngemazvo.

Zvipatara zveshe zvizhinji zvacho mazuwa ano, zvaane michini ,kana kuti zvinoshandiswa kana munhu akuwara, kana kuti arwara, asati aendeswa koona vezveutano ,munofana kumudetsera ,kuti zvinomurwadza zvinge zviri nyore muri munzira kuenda muchibhedhleya.

Michini imweni muzvipatara mwedu inoningira kuti ngazi yemunyama haisi kurumba zvakanyanya ere inoningirazve maningi kudziya mwemwiri kuti kudziya mwemwiri kwakadini kunoita kuti madhokodheya azoziya utenda hwounenge uinahwo votokupazve nemitombo inokona kutochirapa chitendacho.

Zvimweni zvinode vanonase kutozviziya asi chetinoziya ngechekuti zvirozvo zvinoba adetsera maningi zvetinoona michini muzvipatara muya zvinoshandiswa ngemadhokodheya kudetsere vanhu vanenge vauya vechirwara zvimweni zvinoite kuti munhu ugarepo wotohambiswa ndicho kuendeswe paunenge weide kodetsererwa kunyanyanya vaya vanenge vasingakone kuhamba vaine utenda hwakomba.

Mazuwa anaa chikunwe chemene ukachishandisa pamuchini iriyo mazuwa ano unokone kutooneke nhenda yako, kuti unorwara ngechitenda chiri. Vazhinji nyaya yeshuga nyaya yeBP yakuoneka kubudikidzwa ngemichini yemazuwa ano inoshandiswa muzvibhedhlera izvi zvodetsera maningi kuti nhenda dzikasire kubuda.

Musharuka vangu vaiti akaenda korapiva pachibhedhleya okorere kubaiva jekiseni, opetuka voti haa vantu veapa havakoni kurapa. Ngendaa yei baba kwai havazi kundibaira vaibaziya zvemene musharuka unouyu kuti jekiseni rinobetsera. Ngekuti rikabaiva mutombo unokasira kushanda mungazi yemuntu, muntu okasire kupona.

Ana baba naana mai taenda kuchibhedhlera tisaamba ekotenga mutombo tisikazi kubhuirwa ngemadhokodhera kuti unoshandisa sei mitombo wechitenda chaunenge wabatwa. Izvi zvinoite kuti tisashaishe utano hwedu kubudikidze ngekutora mitombo zvisizvo mitombo pachayo inodetsera tikaitora zvakanaka

Chinodiwa ngechekuti tateedzera ere zvinodiwa pakumwa mutombo yatinenge tapuwa kuzvibhehleya mutombo yemanje manje yakanaķa ngekuti tabhiirwa mumwire watinofanira kuita ngevanoziya nyanzvi ngatimwe tipedze tisasiira panzira.

Mitombo yechizvino zvino inoshanda ngekuti inowonekwa mumitowo yakasiyana siyana. Kune mitombo inoitwa yokumwiwa, koita mitombo inoiswa mumajekiseni, imweni inodzorwa. Ngatiende kuzvibhedhlera, tiende tindoonekwa, tonyorerwe mitombo teishandisa.

Mitombo yema zuvaano ,yakanaka nekuti inoshandisike nekukasira, vaya vanenge varwara nehutenda hwakanyanya havachapuwa mapirisi, vaakubaiwa majekiseni anoite kuti anohamba nemvura mutombo wokasire kupinde mungazi wotoshanda.

Nhoo aingwariri muntu. Kudhaya vaiti kana muntu arwara vaitsvake ntambu. Ntambu yaayo mazuwa ano kurwara mutenda moenda naye kuchibhedhlera osvika onyorerwe mitombo. Mitombo iriyo yekuti muntu akashandisa anopona.

Mitombo yazvino pano inodiwa mukurapwa ntenda dzakasiyana siyana dzino dhibana nevantu mazuwa ano. Mutombo wakanaka pakuti une zvipimo zvawo une nguwa yawo yekushandiswa ukasvika mazuwa akati unonga woozwi auchashandi.

Imweni mitombo yatinopiwa kuzvibhedhleya ikanase kuyaiya maningi kuti vanomboti tiishandise sei zvinoreruka ngekuti imweni mivharo yezvíbhodhleya zvatinopiwa chinenga chitori chipimo chekushandisa kana weitomwa mutomboyo ngatipurutane madhokodheya ereketa

Nyika ino yanaka zveshuwa apachina muntu unotame mutombo kana aenda kuchibhedhlera, chinodiwa kuenda kuchibhedhlera wonyorerwa mutombo ngevanonyora madhokodheya kana vamweni vanoshande muzvipatara ndokuti tione kurapika mitombo iriyo yakawanda.

Kune mitombo yakasiyana-siyana yayo yechingezi inokona kubetsera maningi panyaya yekupa zvinopa utano. Hatikwanisi kuona manyuturenzi chete kubva muchikafu. Kana kumitombo unokona kuionavo zvinhu zvakadaro zvinote kuti mwiri yedu ingwinye.

Hapana chitenda chisina mutombo unokono kuchirapa. Ngatiende kunadhogodheya kuzvibhehlera toiguma tobhuye madambudziko edu atinenge tinawo. Tikanaso kumatsanangura zvomene, izvi zvinoito kuti anachiremba varivariyo, nevamweni vashandi vemuchibhehlrra vakone kuziya mutombo wechitenda chedu.

Imweni mitombo yetinopiwa muzvibhedhleya ngeyekumwa, imweni inobaiwa majikiseni, imweni tinopuwa kuti tidzore. Izvi zvinodetsera maningi kana tikateerera, nekuteedzera zvinonge zvabhuyiwa ngemadhokodheya patinonga teirapwa.

Kudhaya kwainga nevantu mundau vaizikana kuti kana muntu apfirirwa ngenyoka mudziso morumba kwabaani ndiye unokona kudetsera ngemutombo wechivantu kurape dziso ro, mazuwaano mitombo yechiyungu yaayo inokone kudetsera vanhu vanenge vahlangana nematambudziko akadaro.

Tatomapuwa maphirizi kuzvipatara ngatimwe tipedze, tikakorere kumapedza tinonga tatopange chimweni chitenda. Ngatipurutane tiite mushandisirwo watinenge tabhuirwa ngemadhogodheya mushonga watinenge tapuwa.

Hakuchina zvekudhaya zviya zvekupedze mashango muchitsvake mutombo wekurape mikuhlani muntu wabatwa ngegotsorwa munopedza shango reshe muchitsvake mutombo mashakani ekuti kwai tirape muntu. Mazuvano kwava nemushonga yakagadzirwa zvakanaka yechimanje-manje inoito kuti kana muntu azwe mukuhlani, unoendeyo mosvika mohloyiwa muntu worapwa.

Kune vantu vanototya kuende kuzvibhehleya ngekuti vanozwe kuti tinoende kobaiwe majekiseni kwai jekiseni rinorwadza kubeni amajekesini egapi anopiwe anhu kuchipatara sekurapiwa unopuwa mitombo yakadai nemitombo yekumwa inoite kuti upone nyama dzako dzisarambe dzeirwadza kana mitombo yekudzora .

Ungade kudini ndiwe wazvi khlaya zvekuenda kuzvibhedhleya wati waita nhenda, wogumeyo wopuwa mutombo wawa puwa, apana zvekuita unondo urashira ngekuti ndiwo uripo unopedza nhenda yako ngatiashire zvatapuwa ngemadhokodhaya tozvishandisa ngemwazvo sekubhuya kwavanenge vaita.

Tisatya kumamwa mapilizi ngekuti akakura ,kukurako ndokutokura kwekurapa kwachona .Ngatitore mutombo sekubhirwa kwatinenge taitwa ngemadhokoteya .Dei yakambowanda sei tisaremba kana tisati tapedza chipimo chatakapuwa ngemadhokoteya.

Mitombo yechingezi mazuvano yati fafafa pashe peshe ngatiti kana taita ndenda tisagare mumbatso ngatiende kunohloiwa topiwa mitombo inoshanda ngekukasira chitenda chobuda mwetiri.

Vantu tinogara mumambatso nemutenda hwakasiyana siyana teifunge kuti kunotengeswe mitombo yekurape vantu kunongotengeswe mitombo yekurape vantu kwega kubeni mhuka dzatinogara nadzo mumamizi dzikasaraowa zvakanaka dzinokonazve kukonzere chirwere kana ikafa toirya chata chirwere chopinda mwatiri ngatirapisewo nokubaire zvipuka zvedu mumamizi.

Tisatya kuenda kuzvibhehleya ngekuti kwai mitombo inopuweyo inovava kuvavako ndokutorapa kwacho ngatiende tinopurutana patinenge tahloiwa ngemadhokodheya kuti toshandiaa seyi mitombo yavanenge vatipa.

Iriyo mitombo yekhaindi nekhaindi inorape zvitenda zvakasiyana siyana, tisambotya kana taende kuzvibhedhleya kutora mitombo yetinenge tazi titore nemadhokodheya ngokuti ndoo vanonatso kutoziya kuti mutombo wakati unorape chakati.

Kana teipuwe mutombo kana kutenga mumbatso dzinotengeswe mutombo ngatiningore madheti akanyorwa pazvibhebhodhlera kana pamakadhibhokisi nemitombo kuti tione kuti mitombo ichakakwana ere nguwa yayo yekushandisa kana kuti yadarika izvi zvinodetsera kungwarire upenyu hwedu neutano.

Vantu vakawanda vanoti kwai atiryi makomboti ngendaa yekuti ngezvekudhaya kubeni mitomboyo inogadzirwa mazuwano inogadzirwa ngemakomboti yoende kuchiotengeswa muzvibhedhlera yobva tafunga kuti aamakomboti aakadi toende kotenga mumbatso dzinotengeswe mitombo teiti tirikutenge mitombo yechiyungu atiryi makomboti kubeni takutomarya neimweni njira.

Ngatiende kuzvipatara kana taite utenda mitombo yakasiyana siyana inoonekwa apana chitenda chisina mutombo vane makanda akashanda mutombo yekudzora inooneka topuwa toshandisa.

Vanoona ngezve kugadzirwa kwezvemutombo yemazuva ano avazi kuema vanoramba vetutsira kunyanzvi munyaya yezvekugadzirwa kwemitombo varikututsira marimba kumutombo yavanenge veigadzira zuwa nezuwa zvienderana nenguwa yacho nezvirwere zvinenge zviriyo mazuwa awawo kune zvirwere zvinenge zvisinga charapiki nemitombo yaishandiswa kudhaya wotutsira simba mumushonga uya zvoita kuti ishande mitombo zvakanaka

Nemazita amweni emaphilizi hautozomazwisisi. Vanokono kutomazwisisa ndovakatozvifundira, saka tasvikeyo ngatipurutane, tinase kuzwa kuti vanenge veimboti chiini, ndotora manganai maphilizi acho pazuwa, nguwai, nechipimo chakadii? Izvi zvinodetsera kuti tishandise mitombo sekubhuyirwa kwataita.

Ana mai woye nana baba kana taenda kuzvibhedhlera ngatigume tonyasa kutsanangura zvatinozwa kuitira kuti madhokodheya asaneseka maningi nekuziya mitombo yekutipa nekuti tikashaisha maningi tinopuwa mitombo isingaenderani nendenda dzatinozwa.

Ukashaisha kuumwa mutombo hazvinei kuti mutombo vavapuva ndidhogodheya purutana dhogodheya eireketa ndokuti voguma kanyiyo voziye chipimo chekushandisa. Nenguva dzaunenge vakabhiirwa unomwa nguva dzakati voumwa ndokuti usanyanya kushatirwa ngemutombovo.

Ana mai woyee nana Baba kana paitewo tenda mumbatso medu kana mumuzi medu musaamba nekutomuka totorumba mumbatso dzinotengeswe mitombo ngatitange taende kumadhokoteya vohloya vowone nhenda patinenge tiinayo vochitipe mishonga inoenderana nenhenda dzedu ndokuti tipone.

Tapuve mutombo ngemadhogodheya ngatierenge zvinonga zvakanyorwa pamutombopo. Hazvinei ngekuti madhogodheya anenge ati bhuira kuti munoshandisa sei mitombo iyi. Izvi zvinobabetsera kuti tizwisise mitombo taipi yatapuva kuti tizoziya kuti ndakarapwe ngetaipi yakati chirwere chakati kuitira mangwani.

Mitombo yetinopuwa kuzvibhedhlea, mitombo inodetsera maningi. Inokone kurapa zvakasiyana-siyana zvakadai ngemanyoka. Ngatipurutane madhokodheya eyireketa zviyana. Toswika tisashaishe kupe vana vedu mitombo iyi ngekuti inokone kuvakuvadza, toti kuchibhedhleya kuyana kunopeisve vanhu.

Tinobonga maningi ngekuti mutombo yechizvino zvino yoonekwa muzvipatara zvizhinji nemuzvitoro zvinotengese mitombo chotookumbira totokumbirawo kuti dai hurumende yadetsera kuti muntu weshe akone kuhanire mitombo iyii nekuti mitombo isadhuriswa maningi inyoreke peinonge yeyitengeswa.

Mwana vangu mukomana eiteme heji zuva rimweni vakabva avirwa ngemukaka veheji mudziso takabaneseka maningi tikatsvake mvura tikaedza kurisuka asi zvakaramba. Pakazouya umweni musharuka vepadhuzepo akati rumbi nemwana kuchibhedhleya. Tagumeyo hazvizi kutore nguva tapuve mutombo vakaiswe mumadziso mwana vakabva atopona.

Tapuwe mitombo kuzvibhedhlera ngatipurutane veireketa madhokodheya toosvika toishandisa mitomboyo ngekubhuirwa kwatinenge takaita tisasiire panjira kana tazwa nyama dzedu dzooda kutenda zviyana toti ngandichisiya ngekuti ndapona musati mwapedza mitombo yamwakapuwa pachitendacho.

Mitombo mizhinji yetinopuwa ku zvibhedhlera inode kuti tipurutane maningi kune vanenge vechitipa kuti tosvike kanyi toishandisa ngemazvo tisa shandisa mu shandisiro we ndxondo dzedu ngekuti uno kone kuremadza utano hwedu.

Mapilizi amweni etinopuwa muzvibhehleya anode kutoshinga ngekuti amweni anowawa zveiite kuti vasharukwa vazhinji vazoende kosiira mutombo panjira. Muntu akati imweyi imweyi mazuwa mairi marongomuna, ozwa nyama dzake dzinenge dzaketutira obva atosiya.

Kwai zano pangwa unerako kuchengedzerwa akudi wachena ndxondo dzevanhu vazhinji vanoti kwai kuende kuchibhedhlera ukaende komwa mutombo yekuchibhedhleya inezvitenda zvitenda zvimweni zveinozokupa zvinoite kuzoshaishe ndaramo yako.

Kunezvinoshandiswa mazuwa ano kuti kana mvura yaite shomani kana kuti utenda hwakakura maningi vanoshandise zvimukwama zvavanoshandisa zvinonga zvine mvura ndomunoiswe mutombo ,mutombo uya wokasike kushanda munyama dzedu ngekuti unonga waiswe mumvura.

Mitombo yemazuva ano yawanda yati chakata peshe peshe zvodiwa ndechekuti tikaenda kuzvibhedhlera nemadhokodheya kuita detsere zvavanenge varonza mashandisiro atofanabkuita mitombo yatinenge tapuwa izvi zvinodetsera maningi tisabatwa chimweni chitenda chatinege taishandisa.

Tinobonga mushando mukuru uri kuitwa ngevebazi rezveutano kuhamba veifundise vana kuti vasatore zvinodhaka ngekuti ndxondo dzinorashika kuzodzipetudza kunokone kutore nguwa kana kudhura vana ngavadzidze vasingatori zvinodhaka.

Kune zvibhedhlera nendau dzogadzirwa mazuwano ngehurumende yeidetsera vayana vanenge vakarashika pfungwa dzavo. Vazhinji vakomana nevasikana vemazuwano votore zvinodhaka saka kune ndau dzakagadzirwa dzinoite kuti vosvikeyo vodetserwa vana ngekureketerwa mushatiro wakaite kutore zvinodhaka izvi zvinodetsere vana kuti ndxondo dzavo dzipetuke.

Uthano hwevana hunode kuramba hwakaningirwa. Kune vanthu vanofanire kuramba vakaningire vana kunyanya ana mai. Tikaende kuzvibhehlera kune vanthu vakatoemere izvizvo kuti vana uthano hwawo hwakadini muntharaunda iyoyo. Ngatisaemere kuvingwa, ngatiende navo kooningirwa.

vana mukavadzidzisa zvakanaka meivapangira nezvehutano nehupenyu hwavo vanokura vari vana vanokutana vana vasina hutenda hwakanyanya nekuti vanenge vachiziva kuti zvitenga zvinodzivirirwa ngenzira yakadini.

Ngatidetsere vana toona upenyu hwavo zuwa ngezuwa teiningira utano kuti vana vedu vakadini kana utano hwaremba tiende kunevantu vanoziye kuningira utano hwevana vadoko ,vantu vanode kuramba veiningirwa kuti vakure vakagwinya.

Vana vakatungamidzwa muzvirongwa zvizhinji mukufunda kwavo vanokura vari vana vanoyaiya vana vakagwinya vainoutano hunoyemurika , ngatidetsere vana muzvidzidzo , ngatidetsere vana mukubhiira mukuabhiira nezveutano kuti vakure vari vana vakagwinya.

Kudhayako mwana akabarwa nguwa yakwe isati yaguma vakawanda vaitamika ngekuti painge pasina pekuangwaririra kuti apedzise mazuwa avo vazoona kubarwa, zvino pano vana vokona kungwarirwa vasingazi kuguma kudaro kusvika mazuwa awo okubarwa aguma vanopona vazhinji vacho.

Ngatirambe takaningire vana wedu panyaya dzemukuhlana. Tisawarekera maningi kuti wararame ingateyi ichuuro. Ngatione kuti vana wedu wakagwinya ere zuva ngezuva. Izvi zvinodetsera kuti taona wasikazi kugwinya, towatora toenda nawo kuzvibhedhlera kwewanoenda koningirwa ngemichini inokone kuona chitenda chanesa mwana.

Vana ndoremangwani redu renyika ngavaningirwe zvakanaka kunyanya kuzvitenda zvitantatu zvinonyanye kubate vana vAdoko veikura ndokuti tive neremangwani rakajeka senyika ana mai ngavatambe zvavanofanirwe kutamba pavana.

Mwana kana aberekwa unodo kuramba akaningirwa kuitire utano hwake kune majekiseni anobairwe vana veibve kubarwa kusvika vaane makore ekuti votangawo kuende kuzvikora majekiseni aya anodiwa maningi ngekuti anoita kuti mwana asabatwa ngezvitenda zviya zvitantatu zvinouraya.

Vana vanodiwa maningi munyika, ngekuti ndo remangwani renyika. Vanofanirwe kugadzirirwe ndau dzavanobira veyitamba, veyihlangana, veyipanane mazango. Mukutamba mo, vanenge veyitodzidza zvakawanda, zvinoyite kuti nyika yedu ibudirire.

Vana veifunda zviyana vanodawo mukuwo wokumbobuda mumbatso yokufundira vomboende pabanze vosvika votamba, mukutambamwo vanenge veitofunda zvakawanda asi mudzidziso wacho inofanirwa kunga aripo padhuzepo kuito kuona vana veitamba.

Chirwere chegomarara nechechibereko chapedza vantu vazhinji vantu avanyasinkunzwisisa kuti chinohamba sei vanobinga mazuva kuti muntu wese vorumba koningirwa zvibereko zvavo azvisati zvabatwa nechirwere ichi.

Kune zvitenda zvevanhu vadoko veibarwa kubva pagore rekutanga kusvika mwana ane makore matanhatu vantu vanokurudzirwa kunyanyanyanya ana Mai vaende nevana mazuwa avanenge vechidiwa mazuwa ekuti jekiseni iri rakude kudiwa kuti mwana abayirwe vana Mai endai nevana vaabetserwa

Kwane mitombo yechizvino zvino neruzivo rwamanje manje rwunoenderana nekurapwa kwevantu kana kudziirira chitenda vana vadoko kunyanya vanofanirwa kuti vasharuka vaziye zvinodiwa kuti vana vadziirirwe kuntenda dzadai kunetsa mazuwano zvinodetsera maningi kuti vana vakure vaine utano

Vanhu ndoramangwani renyika vana vanofanire kuchengetedzwa nekudzidziswa ngezveupenyu kubva vachakatsonga tikasadaro senyika akuna kwatinoenda munyamborimo muzvikoramwo vana vanoda kuti vabatikirwe vaningirwe.

Vana vadoko ndoondaka yenyika. Tikasaningira nekuitire vana vadoko zvakanaka hatina remangwana renyika. Kune vanhu vakatodzidziswe izvozvo kudetsera vanamai vanenge vauya nevana vavo kuzvibhedhleya. Kuti kana vabarwa vana vanoningirwa sei kuti vasabata zvitenda zvakasiyana-siyana.

Nyika isina vana nyikayo aina ramangwani rakajeka, vana ngavapuwe ruzivo rwavanofanira kupuwa vana ngavaningirwe kuti vakure vaine utano hwavo hwakanaka zvinoite kuti vange vari vana vanokone kuzoshandire nyika yavo mangwani.

Ana mai vanobaa kuridzirwa kuti vanongire vana pavanenga veyikura vana vanoda kuningirwa maningi ngekuti ndomusimboti wenyika tikasava ningira nyika hayina remangwani ngatiningire vana vakure zvakanaka.

Vanamai vana yambirwa maningi kuti vaziye kuti pavananga vakazvitwara payana ngavapedze nguva yavo zhinji veiende kuzvibhedhlera koningirwa. Kuite kuti vana vobuda voberekwa vaberekwe vari vana vakangwara vana vakagwinya vasina utenda.

Vana vanotambiwa navo. Kune vanonasa kutoziya kuti mwana unotambiwa naye zvakadini nekutoziya nhenda dzinonyanye kubate vana kuti dzamubata vanokasire kuenda navo kuchibhehleya veienda koningirwa, vorapiwa kuti utenda hopera mwana okura akagwinya.

Vakasangwarira vantu vanoshande muzvibhehleya vanokone kupera kufa ngezvitenda zvinoita neanhu kohlowiwa. Vanofanirwa kudzivirira zvitenda izvi ngekudhloka kuita kuti zvitenda zviya zvinohamba ngemhepo zvisavabata. Kune zvitendazve zvinokona kunge zviri mungazi dzedu vanokona kupfeka munyara dzavo zvinoita kuti vasabatwe zvitendazvo kubudikidza ngengazi inenge yapinda munyara dzavo.

Ana dhokodheya vantu vakatofundire mishando vanotokona kushanda muzviptara vanooneke mwo veitoshando kune vanodetsera ana dhokodheya ana nesi vakatoendawo koofunda kuti vakone kushanda nevatenda, vantuwo vanodetsera muzvipatara.

Mifundo yakasiyana-siyana inoitwa muzvipatara kune vakatoemera nezvekudzidzisa vantu nezveutano kuti chitenda chakati kana chaguma kuna umweni munoita wekudini kune vantu vanotoemerazve kuningira kana kufundise vantu nezvekubereka nekurerwa kwevana zvakanaka izvi zvese zvinoitwe nevantu vakafundire mishando yavo.

Muntu wega wega une paanoshandira pane basa raakafundira raane unyanzvi napo. Ukapinda muzvibhehleya pega pega panenge pane muntu unopaningira ndovanhu vanokudetsera paunonge weide kudetserwa pandauyo iyoyo.

Kune vantu vakasiyana-siyana vanoshanda muzvibhedhlera. Kune vanoningira ngezvevana kuitira utano hwevana hwakadini. Vanoningirana kuti vanamai vaende kuzvibhedhlera ndovanovabaira nekuvabhuira zvakanaka nezvekurerwa kwevana. Kozoitazve madhogodheya anohloya nekurapa vantu vanenge vauyeyo kuzvipatara.

Variyo muzvipatara vakaemera kuningira utano hwevana vadoko, vantuvo inyazvi mumushando mwavo. Tisagara nevana mumakanyi tisingapoti teienda navo kuzvibhehlera kuti vaende koonekwa utano hwavo veibairwa majekiseni avo aya anoita kuti vasabatwa nezvitenda zvavo zviya zvitanhatu.

Vashandi vemuzvibhedhlera vantu vakafunda mishando yawo vanonasa kuziva kuti muntu unoraowa nei unorapwa sei negative nechivimbo navo kana taenda koningirwa kuzvibhedhlera.

Mumishando mwatinoshanda umu mune vanhu vanoite mishando yakasiyana-siyana. Muri muzvibhehleya mune vanhu vanoite zvekuningira vantu utenda hwavo mumhatso dziyana dzinenge dzine michini inohloya. Kune madhokodheya, kune manesi kwozoite vanhu vanohamba veidzidzisa vanhu nezveutenda hunenge huriyo mazuwawo. Mabasa eshe anooneka muzvibhahleya.

Pega pega peunohamba unoona vantu vanenge veishanda mushando unenga weitwa apapo ukapinde muzvibhedhlera mune vantu ashandi anoshanda mushando yakasiyana siyana izvi zvinodetsera ngekuti umwe naumwe unenga ari yanzvi pandau yakwe.

Muzvibhedhlera mune vanhu vanoite mishando yakasiyana siyana , kune anambuya nyamukuta vanoite mushando wekuashire ana anamai veibara, koitawo madhokodheya ane mushando wekuhloya anamaiwo pavanenge vechiendeyo koningirwe ndanidzawo madhokodheya anenge echihloya kozoite vanoashira.

Munhu wega-wega muzvibhehlera une mushando wake wanotozikanwa kuti uyu ndiye unoitawo izvi. Vamweni madhokodheya, vamweni manesi , vamwenivo ndovanoshanda kugeza maronda evanhu vaya vanenge vakuwara.

Mitombo yotengeswa kuzvitoro zvinotengese mitombo mazuvano yadhibana. Kune mitombo yechingezi, koite mitombo yechibhoi, mitomboyo inokoshawo maningi ngekuti inoshanda. Inoite kuti vantu varerukirwe ngendaramo ende inonyoreka kudarika yechiyungu.

Timombai bonga zvedu musharukwa wekwedu uno unounganidza vanhu ofundisa maererano nemitombo taenda kuzvibhehleyangatiende pachipatarapo panenge painendau kana mbatso inotengeserwa mitombo ngatibvunze tiende kootenga kana pasina iriyo ndau inotengeserwa mitombo kana zvitoro mumadhorobha.

Ngatiende kumadhokodheya tonyorerwe mitombo, tanyorerwe mitombo kana pasina pachibhehleya mitombo torumba kumhatso dzinotengese mitombo toende kootenga ,pamweni pachibhehleyapo patori nemhatso dzinenge dzeitotengese mitombo yakawanda yakasiyana siyana.

Dai kweinyambozi mitombo yechiyungu inotengeswa mumbatso kana kuti muzvitoro zvakawanda muntaraunda, hatingomuki teienda kootenga kana tazwe ndenda. Chinodiwa koona dhogodheya kuchibhehleya, dhogodheya okunyorera mutombo wounokone kootenga kuzvitoro zvinotengeswe mitombo.

Vazhinji votopona ngekutoziya ntenda yakwe otoende kootenge mutombo padhuzepo kumbatso dzinotengeswa mutombo, ngatiziye ntenda dzedu nepekootenge mutombo zvinotidetsera maningi kuti tisarere ntenda.

Muntu asati azwe ndenda otorumbe kuchitoro chinotengese mitombo asingazwi kuende kwadhokodheya kohloiwa , ngatirumbe kotanga tahloiwa tabhoirwe ndenda yedu tochiende kotenga mitombo tikaamba okotenge mitombo atizii chaiye kuti musoro upande zvinokonzere kuti , tinokona kukonzera denda rakakura pane hwatinenge tinahwo hutenda.

Zvitoro zvinotengese mitombo yechiyungu zvinofanirwe kunge dziri mbatso dzakavakwa zvakanaka dzinoite kuti kana mitombo irimwo isaite kuti ishate kubudikidza ngekupinde mhepo kana mvura izvi zvinoite kuti mitombo ishate yoshaishe upenyu hwevanhu kana voishandisa.

Mbatso dzinotengeswe mitombo yechizvino zvino dzamuberere. Vantu havachahambi mumango yakakura maningi. Tinobonga vakazozwisisa vanotengese mitombo kuti chitoro chavo chivhurwe zuva ngezuva ngekuti ndenda haina zuwa, haina nguwa.

Chakavhurwa mazuwa apera ano mhatso inotengeserwe mutombo pachibhedhleya chepadhuze pedupo vanhu vari kudakara maningi ngekuti avachapedzi ngewa veirumbe kuende kutaunishipi kotsvage mutombo kana vanyorerwe mutombo ngemadhokodheya.

Ukanyambode mutombo muulobonyi kana mutombo mushomani unoenderana ngemare yako vanopima mutombo kumhatso dzinotengeswa mitombo .Akuna muntu anobveyo asina mutombo aiti mare yangu idodori. Izvi azviiti ngekuti mitombo iriyo inoenderana nemare yako yaunenge unayo, ngatirumbe totenge mutombo.

Zvinopano zvodadisa. Zvibhedhlera zvemene zvataane ndau inotengeserwawo mutombo. Kana munhu wanyorerwa mutombo ndidhokodheya kana ndinesi wotoenda kundau inenge iripo pachibhedhlerapo woende kutootenge mitombo waunenge wazwi utenge, inoshanda.

Hapana mutombo mazuwano woungatama mumhatso dzinotengeswe mitombo. Hurumende irikushanda maningi kubudikidza nevakazviemerera vega kuito kuti peshe-peshe mitombo ioneke vantu vasahamba mimango mikuru kotsvake mitombo.

Tikarwara tanyorerwe mitombo, torumba kwadhokodheyaa tobveyo toende kundotenge mitombo kuzvitoro zvinotengeswe mitombo iyi. Mitombo inodetsera maningi ngokuti haisati yarasha simba rayoo, yakasiyana neinotengeswe munjiraa.

Zvino pano vano tengese mishonga mu zvitoro zvavo vaku garawo ne michini michini iya inoita kuti kana munhu aine chirwere chakadai ngeche ngazi ino rumba maningi weida mapirizi kana mushonga ku chitoro chavo vanotanga vaku ningira kuone kuti iri pakadini votoku detsera.

Muntu weshe zvino pano oziya kwekotenge mitombo kana wanyorerwa ngemadhokodheya kuchipatara chodiwa ngechekuti kana muntu waguma wopurutana weibhuyirwa kuti mutombo uyu unoshandiswa sei ngatiningirezve mwakanyorwa mumutombomwo kuti unokone kupere simba riini tisangotora tisikazi kuningira.

Tazviona kubaiti zvitoro zva peshe peshe zvino tengese mitombo chodiwa kwakuchi kumbira kunyanya ku hurumende kuti idetsere kuti vanhu vakwanise kutenge mitombo yaka nyoreka ngai detserewo vano tengese mutombo ava kuti mitombo iwoneke peshe peshe iwone ku nyoreka.

Inoonekwa mutombo yentenda yeshe yetinenge tabatwa ukaenda kumbatso dzinotengeswe mitombo unoona mutombo weunenge weida, chinokosha kunyorerwe oepa ndidhokodheya woende kotenga.

Kuite mupfumi kwe chindau kwai ku ake chitoro zvino pano vanhu vo rumbirirana vei ende ko ake zvitoro zvino tengese mitombo ye chiyungu ngekuti kwai ndo zvino bhadhara ngati ende kana taite utenda ta nyorerwa mapepa ndiana dhokodheya tiende kotenge mitombo ku zvitoro izvi ndokuno tengeswe mitombo yaka gwinya.

Mitombo yayo mazuva ano zvazvikwaturo inoshanda zvakanyanya kunyanya tashandisa kudai nekubhuirwa kwatinenge taitwa ngemadhogodheya. Tambuirwa ngatirumbe kwainotengwa tiende kotenga toshandisa.

Muzvibhedhleya munewo ndau dzinotengeserwe mitombo ngatibvunze tapedzatapedza kuhloyiwa paya kuti ndouona kuri mutombo wandanyorerwa muntu unokombidzwa mbatso kana ndau inotengeswa mutombo pachibhedhlerapo atichahambi mumango teisiya vatenda vasati vanwa mutombo.

Kune mhatso dzakatenderwa ngehurumende kutengese mitombo yechivanhu nemitombo yechiyungu ndomwatinofanirwe kotenga mitombo imwomwo vamweni tingone kuiona mumataundi chipi imweni inenge itoripo pazvipatara petinonga techitorapwa ngatibvunze petinenge techide kutenge mutombo.

Zvitoro zvinotengese mitombo ,mitombo yechiyungu munharaunda inofanirwa kuti zuwa ngezuwa inge yakavhurwa, zvitoro zvo izvozvo ngekuti kurwara akuna zuwa, unoti ukasvika apa urimusi wesoto apa wasiye munhu muchibhehlera urikurwara wozwi hai chakavharwa vanovhura mangwani kubeni nhenda aina zuwa haina nguva.

Tarwara mumakanyi mwedu umwo, tisaambe ekurumba kootenga mishonga. Tinoamba ekufunga kuti ibesha, besharo rakonzerwa ngeyi, tiende kuchibhedhlera tiende koona madhokodheya oti hloya tonyorerwa mitombo yatinofanire kootenga.

Mutombo unotengwa kumbatso dzinotengeswa mitombo unotengwa muntu abva kwadhokodheya ahloiwa aoneka chitenda chaaienenge ainacho. Avapi muntu mushonga anouya kuda kotenga mishonga asina tsamba yabva kwachiremba .

Mbatso zhinji dzinotengese mitombo ,dzinobaatengese mitombo inenge ichakanaka isati yapere simba. Vantu ngatirumbe kotenge mitombo kumbatso idzi. Tisatenge mitombo kumbatso dzisikazi kupiwa mvumo nehurumede yekutengese mitombo iyi.

Hapana pauno hamba ukatama mhatso inotengeswe mitombo mazuva atinao anaya zvitoro izvi zvakanaka maningi muntaraunda ngekuti ndoku notengeswa mitombo ichakagwinya mitombo yeshe yetinoda isati yapere simba tinoyiona kumbatso dzidzi ngatiende tinotenge mitombo.

Anamutape vane mushando mukuru mumabuya kuunganidze vantu kuti vauye kopurutana ngezveutano kunyanyanya mundau mwenyu mwaite chirwere chemanyoka kana nguwa yekunaya kwemvura koite hutunga hwakawanda vantu vanode kudzidziswa vadzirire zvirwere izvi .

Kuziise vanhu ngezveutano kunokone kuitwa kubudikidza ngemagindimukindi emene. Vantu vanopurutana muntu eyihamba eyireketa ngezvechitenda chinenge chiriyo mazuwa acho kuti chinodzivirirwa sei, vanokonazve kushandise mazibhodhi avanonyora vanhu voyerenga voziya.

Shangano akazviemerera ega anodetsera maningi mukuziise anhu nge ngenyaya yezvitenda zvinenge zviriyo mundauyo kuite kuti vantu vakawanda vauye koterera nekupurutana zvinenge zveibhuiwa vanokone kuti vantu vatambe mitambo yavanenge vechibhadhara ivo kuti vantu vatambe mutambo vantu veitoziya ngezvechitenda chiriyo nguwa yakhonayo.

Tobonga hurumende yakabatana nemasangano yakaema ega akashanda maningi kuti vantu vaziye ngezvechitenda che shuramatongo chakapedza hupenyu hwevantuu vakawanda mazuwano chadzakira muntu weshe oziya zvekuita kana aonekwa kuti unacho.

Kana ve utano vei fundise vanhu ngezve zvitenda vano kone kushandisa njira dzaka wanda dzino ite kuti shoko rigume ku muntu weshe weshe vano kone kupe vanhu zvipfeko zve mene kana iwo ku hambe vaka pfeke hembe dzino komba chitenda neku dzivirirwa kwacho kana kuise zvi kwangwari mu zvikora mu zvipatara nemu marodhi mwe mene kuita kuti muntu weshe aone ngezve utano.

Kana veutano vauya mundau medu veifundiswa ngezveutsanana ngatipurutanane tosarapo tosara teiite zvanenge vatibhiira ndokuti ndaraunda yedu isanyanya kushatirwa maningi ngechitenda chinenge chiriyo mazuwacho kuri kugeza nyara ngatisare teigeza.

Vantu kusazwa kuda ngekuti veutano mazuwano vohamba peshe peshe veifundisa anhu nezveutano tikazwa kuti varikuuya ngatirumbe topurutana zvavanenge veibhuya ngekuti kuitira hupenyu hwedu kuti tisarwara nechitenda chinenge chanesa mazuwa acho

Mumweni matinohamba, tinoona zvakanyorwa, atiziyi kuti zvakanyorerweyi, vamweni vanodarika vasikazi kutozvierenga, kubeni zvinoda kuerenga inenge itori dzidziso, chenjedzo yezveutano mundau mwenyu mazuwawo.

Zvino baakurudzirwa maningi kuti kana paite mutenda wasvike muchi bhedhlera, veutano vanotore nguva yavo veitsanangura hutenda hunenge hune muntuwo, kuite kuti mangwani, akone kudziirira nhenda iyoyo. Izvi zvinodetsera maningi kuti zvitenda zvisapararira.

Kana vantu vabuda zviya veutano koone vantu veivadzidzisa ngezveutano zvinokosha kutora umwe ngaumwe unedambudziko rakwe, veinase kubhuya anaye iye eitsananguravo dambudziko rakwe. Izvi zvinote kuti vantu vazwisise nezveutenda hwavanenge vainaho nokudzirira kweutenda uhu kunoite nyore.

Mazuva ano vantu vonaso kutozwisisa ngezveutano. Unoona panange peidzidziswa vantu ngezveutano paya mibvunzo yeibvunzwa vantu vanenge veitopingura veibvunzavo mibvunzo kuti vanase kuzwisisa kuti hutano hwavo hunohamba sei. Nekuti chirwere chinenge chiriyo nguva yacho chinoitwa sei kuti chisapararira kuvantu.

Kana vantu vakadaidzwa kuende kumushongano yezveutano vantu vazhinji vanouya koungana vachipurutana vanoziya vachireketa izvi zvinoite kuti vantu vaone mukana wekubvunza nekunase kuzwisisa ngeche ngezvezvirwere zvinenge zviriyo mazuwa acho zvimweni zvinenge zvakatoite ekutonyorwa muntu weitozvierengera wega wotoona zvinofanirwe kuitwa.

Muzvibhedhleya neveutano vane mushando mukuru teiningira mazuwa ano etoopona kune zvirwere zvimweni zvakadai ngeshuramatongo nezvimweni zvitenda zvinooneke pabonde kunode kudzidziswa vanthu vakomana nevasikana vaziye zvekushandisa kana voosangana pabonde kuti vasaparadzire zvirwere zvakasiyanazvo.

Vanofundisa nezveutano kuvantu vashandise zvivhitivhiti nemuchini yemazuva ano yekufundisa vantu nezveutenda hunenge huri mundau yavo. Vanofundiswa kwemene kuti chitenda ichi chinopararira sei muvanhu, chinodzivirirwa seizve kuti vantu vasashatirwa ngechirwere ichi.

Mushando mukuru unoitwa ngevebazi reutano, ngere kuhamba vechidzidzisa kunyanya madzimai nezvekubereka nekurerwa kwakanaka kwevana. Zvitenda zvinoparadzirwa pabonde vari kuda kuti zvidzike nokuda kwokudzidzisa vanhu.

Anamai mazuva ano ndovantu vakomboererwa panyaya dzavo dzekuteera vobetserwa maningi nemasangano akasiyana-siyana kuti vaone zvokushandisa. Kudhaya vaishandisa machira vamweni vaipedzisira vadambure ngubo dzavo dzemene kuti vaone kushandisa.

Nyaya dzekubarwa nekurerwa kwevana inyaya dzinodiwa kuti dzigadziriswe neku dzidzidziswe vantu zvakakwana. Kuite kuti pasaite matambudziko pakusununguka kwevakadzi, uyezve pasaite nyaya yentenda ino tapuriranwa.

Kana vana vakangwarirwa zvakanaka pavainge veikura, vakanaiwa naiti dzawo dzeshe dzinodiwa vanawo vanenge vakagwinya, vaine utano hunoyemurika kana kuchikora kwemene mwanawo ndxondo dzake dzinenge dzakabapinza unofunda zvakanaka unobudirira muzvidzidze zvakwe.

Kudhaya ko vana vechitema vanga vasinga tenderwi kudzidziswa ngezvedzidzo yezvepabonde asi ngekuhamba kwenguva nyika zhinji dzaone kuzvitonga vana ava vakufundiswawo ngezvedzidzo yepabonde zveite kuti vaziye kuti chikora chinokosha vana vakugumao kune zvikora zvakawanda ngekuti avachakwanisi kumitiswa.

Zvakakosha kuti ana mai varambe veienda kuzvibhedhleya, vana vasikana vaende kuzvibhedhleya koningirwa zvibereko kuti .Mazuva avanenge ane gomarara remuchibereko ranyangadza vantu vakawanda .Ukaenda ukahloiwa ukaonekwa arisati ranyanya kukura unokona kurapwa rikapera.

Vantu ngavafundiswe njira dzekuita nadzo bonde. Vamweni vazhinji vanopedzisira vabatwa ngezvitenda zvepabonde ngekuti vanenge vasingazii kuti zvinoitwe vekudini. Vamweni ndivo vanotoisira kunyanya vana sikana votizira akomana ngendaa yekuti vanenge vaita pamwiri.

Mumhatso tinosungira anamai vanavavo kana munongwarirwa anamai vanonga vaine vana vasingaiti zvakanaka , munofanirwe kunge mwakagadzirwa zvakanaka kuite kuti antu wo vasabatwa ngezvimwe ngezvitenda kunyanya zvitenda zveMalaria zvinonzerwa ngenhunga , vanhu ngavapuwe zvinodziirira nhunga pavanenge veiiata muzvibhedhleya

Vanamai voye tisagara nevana mukanyi kana tabara vana vasararama kunge tei itsuro dzemushango. Vana mazuva ano vanoenda kuchibhedhleya nenguva inenge yakatarwa vaende kobairwa majekiseni avo ekuti vasabatwa ngezvirwere zvitanhatu zviya zvinouraya.

Zivo yezvwkubereka pakanaka kwevantu inodiwa maningi kunyanya kumadzimai kuti vazive vasungura vana vavo vanovaningira sei nekuvabrerawo Kyita vantu vakuru.

Ana mai vakangwara, vanotsvukise njira veiende kuchibhedhleya pavanenge vakazvitwara, izvi zvinodetsera kuti varambe veihloyiwa, veionekwa kuti zvakanaka ere mukati mendani yavomo zvinozodetsera kuti vasununguke zvakanaka pasina zvinonesa. Tisapedze nguwa teiende kumaporofita, kwai toenda koopuwa mvura dzekuti tizosununguka zvakanaka, ngatiende kuzvibhedhleya.

Unomzwa umwe wemuntu eiti mwana wangu mdakaita tanga tisingazivi kupurana kubeni mazuvano aya muzvibhedhleramo ndoo mushando mukuru woitwa nemanesi nevanoshanda veutano ngatiende ana mai nanababa tinodzidziswa nezvekuchengetedza mhuri nekuronge mhuri dzedu tiite zviro zvedu takarongeka.

Kubereka kunodadisa kana maita zviro zvenyu nemazvo zvakarongeka mazuvano kusaona ruzivo nezvenyaya yepabonde kwakuda variyo vakawanda nemuzvipatara vanni vanofundisa kunyanya madzimai nekusangana navaisa.

Weite zvemutambo zviya zvinoda kuti urambe weirya chikafu chakana chikafu chakadai nemichero chikafu chakadai ngezvekurya zvinenge zvakatenderwa ngevanoita zvekutamba natirambe takaningira chatinogona kudya zuva nezuva kuti mwiri yedu irambe yakagwinya .

Mvura utori mutombo wakagwinya. Inonyanyo kukurudzirwa maningi kune vayana vanoite zvemitambo, kuti kana mwarumba, mwatamba mutambo wenyu, mwoobvemwo mwemunotambira, imwai mvura yakawanda ,inoite kupetudze simba nekutorape mwiri yenyu.

Mazuva ano vantu vanokurudzirwa nemadhokodheya nevehutano kuti tipote teirongwa kuti muviri wedu upishe mafuta anonga Ari munyama dzedu touraya zvitenda zvakadai nana BP nana shuga zvinodetsera maningi zvekurumba vantu tinopona.

Kune mitombo yakatogadzirirwawo anorumba kuti kana weirumba ukatore mitombo yakadai ngeiyoyo nyama yako inoramba yakagenya zvekuti unoramba weibudirira mumitambo yeunoita nguwa ngenguwa.

Rinonga dambe munhu eizviita zviya. Omuka mangwanani ayana orumba opetuka vamweni voti kwai unenge eimborumbei aana chokuita kani muupenyu hwakwe unomuka eirumba kubeni kurumbakwo utori mutombo unodetsera maningi ngatikurudzirane Kunyanyanyanya isusu ati kurei timuke teirumba kuita kuti mwiri yedu irambe yakagwinya.

Vantu vazhinji vakaende kuzvibhedhlera ,kunyanya vayana vane utenda hweshuga, utenda hwebhiiphii, vanozi endai mwomuka mweirumba kuti mwiiri yenyu irambe yakagwinya. Izvi zvinonesa vazhinji, ngekuti vanofunge kuti utenda hunorapwa ngemitombo yatinopuwe kuzvibhedhlera yega.

Vanoite zve mutambo vaya vano fanirwa kuti vasati vaenda kotamba mangwanani ega ega vamuke vei ende ko dziise mwiri yavo vaende ko shandise mwiri vei shandise michini iriyo mazuva ano yekuti mwiri yavo irambe yaka gwinya izvi zvino detsera kuti va wine kana ku budirira mu mitambo ya vanonga veizo tamba.

Unokona kutozvi ningira chitenda pa foni pako muntu uri mu mhatso mako wotoenda kwa dhokodheya ko bhuya ndinenge ndakaona chitenda chakati mu nyama mangu kunyanya vano rwara ne BP kana shuga zvino detsera maningi izvozvo kuti urambe uchiziya kuti zvaka ema sei mu nyama mako.

Nguwa yekupona onga tsuro dzemushango yakadarika zvinopano ngatigare teinase kuziya zuwa ngezUwa ngezveutano hwedu kuti nyamashi handamuka miri wangu unodei wakadini chitenda chingangodainchiri mwendiri ngechei izvi tinozvona kubudikidza ngemuchini yatinokone kugara Nayo Mumamizi mwedu teizviningira nguwa ngenguwa.

Michini yaamwo muzvibhedhlera mazuwa ano inobakhombidza chitenda chemuntu munyama. Weitozvionawo pachivhiti vhiti zvava a kushandisa mazuwa ano muzvibhedhlera. Ngatisahwara ngenhenda ngekuti tinokona kuurayiwa ndidzo nhenda. Ngatirumbe tinotenda koonekwa, torapwa.

Tinobonga takaakirwa mbatso zvipatara kana zvibhehlera zvinoita kuti munhu aende kunoonekwa nyama dzakwe dzeshe chese chinomunesa panoda kupishwa vane gomarara vaya vanoendwa kopishwa ikweyo veibestereka muutenda hwawo

Michini yemuzvipatara mazuva ano yoshandiswa kuona zvirwere zvinenge zveinetse vantu. Vantu ngatiende kuzvibhedhlera tooningirwa kweishandiswa michini, kuti tirapike, tisarere zvitenda mukati menyama yedu.

Mitombo yechivantu tinokone kutoitora kana pasinyamborina chitenda chachitachibata izvi zvinoite kuti tirambe takagwinya mwiri yedu tisangobatwa ngechitenda cheshe chinenge chauya ngatimwe mashakani emitombo yechivantu tinopona nguwa yakareba.

Teishakura mumaminda tine teitoshakura teiti ishango kubeni vanoziya vanenge veitoziya kuti mutombo unorapa takatozoyiya papaya kuti chimweni chishango chainesa muunda medu utori mutombo. Mazuwano totochimwa kurapwa zvitenda zvakasiyana -siyana.

Muriwo wemene wemutangaya kana guku mutombo unodetsera maningi kunyanya kugwinyise miri yedu. Tisinyambori tabatwa ngechitenda tinokurudzirwa kurya miriwo yakadaro ngekuti inogwinyise miri.

Mitombo yechivantu yakawanda mundau dzinogara vazhinji. Vandani havatoiziyi ngekuti vakakura vasingaizii asi apatamiki unoziya mitomboyo mundau yenyuyo. Ngamba mubetsere antu vaone kushandisa mitomboyo ngekuti inoshanda kurape ntenda dzakasiyana-siyana.

Taivhukurirane madzvutsu nemakweture Patainge tiri kumwombe teikura taiti tinode zvinotapura kubva mumadzvutsvu tisingatozii kuti taito zvirapa mitombo yakatogara isina unoshandisa ngatirye zvirozvo zvatinenge taona mushango ngekuti zvinodetsera ndaramo yedu.

Nyamashi mitombo yekudhaya inoshanda inodetsera maningi Kunyanya kudziirire zvitenda zvimweni kuti zvisakubata ngatiishandise inoryiwa mashakani kana kumadziisa vantu vomwe mvura kana kutse nzinde dzacho zveshe zvinodetsera.

Shamwari yangu yaidakarira maningi kurya munguraurwe, garei garei wotetena, garei garei wotetena. Ndaitomuti, iwewe unopenga, uchagare upenyu hwekudhaya, asi paizonaye mvura, taiona tobatwa ngemutsarara. Kudo kudai, mutsarara. Iye unoramba akagwinya ngekuti waizvidzivirira ngemutombo wechivanhu.

Imweni mimbiti tinotoiona teitoishakura mukati mweminda mwedumwo teitoti ishango rinoshaishira magwere edu kukura tisingaziyi kuti mutombo unowu mutombo wechivanhu unokona kutotirapa tikaushandisa nemwazvo tabhuyirwa ngevaunoziya tinokona kupona.

Vakazozviona vakuru veutano, kuti mishonga yekudhaya mishonga inoshanda. Inotoshanda nguwa imweni kudarike yechingezi yaayo mazuwaano. Mishonga yechibhoyi yakati shii nyorekei ,kudarike yechiyungu. Votokurudzire vantu mazuwaano kuti vaishandise.

Vayana vanochema nge kukwira kweshuga munyama vanochema ngekuhamba kwengazi kwakakwira. Kune mitombo yechivantu yakadai ngemashakani emagwavha ngatimashandise ngekuti anodzasa zvitenda zvedu mukati mwenyama torerukirwa.

Vamazozviona kuti mitombo yechivantu aina geji aina chipimo zvinopano vaigadzira zvekuti inokonawo kutoshandiswa weishandise chipimo kana muntu aende kuchibhedhleya Otorapiwa oshandise chipimo zvinobatsira

Kwai unorya mahlakani inga tsuro ,woti ndikanyambomarya ndoanondiponesa .Takazoona papaya kuti vairye mashakani vaya utano hwavo avabatwi nemukuhlana kudai tisu tatingaryi mahlakani .Ngatirambe teimarya ngekuti anodetsera kusimbise nyama dzedu ,tetingambozi kurwara asi kuti tirambe takagwina ,tisabatwa nemukuhlani weshe weshe wauya mundaraunda .

Vantu vechindau vanoti, unenge aziye mitombo yechindau kwai unorowa kubeni andizvopi, mazuwano vakazviona vachoti ngatigadzire mitomboyo kuti iite ngatei ngeyechiyungu kuitire kuti vantu kana voende kotenga vanotenga voshandisa inechipimo kana kuri kudzora vodzora zvinenge zvakabhuiwa ndiana mudhokodheya.

Vaka ngwara vano koshese utano hwawo ne upenyu hwawo mazuva ano vosime mi mbiti pavano gara mu ma mizi azvicha nesi muntu wazwa utenda hwaku nesa kungo tora mashakani kana mu nzinde wo mbuti wowo unenge uri pa muzi kwakuto fukira kana kumwa.

Zviro chiro chinoda kungwarirwa kudai ngemwiri weshe wemuntu chinokwanisa kushandisa mitombo yechivantu yakadai ngegava kava kungwarira mazino edu kumasuka kuti asaita zvinoita kuti arwadze.

Vasharukwa vaiti kwahi ndoo aireri muntu, ukaramba wakaata weirwara uripamuzi pako hauponi, unofa. Rumba kuchibhedhleya ngokuti mutombo yeshe inodiwa maererano nendenda yaunonga unayo inoonekwa iriyo.

Vantu vanopirimidze kuti mitombo yekudhaya mitombo inoshandiswa ngevaroyi kuuraye vantu kana kushaishe ndaramo yaanhu idzo ipfungwa dzakarashika mutombo yekudhaya inoshanda maningi kutorape zvitenda zvinenga zvirimwo muanhu mazuwa ano varwere veshuga vopona ndiyo mitombo yekudhaya ngatiingwarire nekuishandisa mumamuzi mwedu.

Tikaite nyanzvi muntaraunda kana munyika vanokone kutore mutombo yedu iya yekudhaya mashakani aya vomagadzire zvakanaka oite mutombo yekuti inokome kupindawo muzvipatara mwedu vanhu vosvikeyo vorapiwe ntenda dzinoenderana nemutombo yavanenge veida izvi zvinodetsera maningi ngekuti inenge yaane chipimo.

Nguwa yeshe zvaindinesa maningi kuti ngenda yei ndau dzakadai ndiana Chimanimani nana Nyanga kune ndodha, kune zvimbuya vantu vakura vane makore akawanda inyaya yemichero yavanenge vachirya zuwa ngezuwa. Michero mitombo ngatiyirye.

Kudhaya taidakara maningi kana mvura yanaya mugugudu totse mugugudu torya tairya ngekuti waitapira tisingatozi kuti wainge mutombo wechivantu hino mazuwa ano mutombo wechivantuwo yobanasiriswa yanasirisiriswa votoiryawo eitapira kana kuri kudzora votodzora ganda ronaka .

Kubva kudhaya nekudhaya nyanga dzeChipinge dzakaite mbiri vamweni veiti kwai kune uroyi kuChipinge ngekuti hai vanozoyi mitombo maningi kubeni kuziya kwavoko kutorapa vanthu vaitouyeyo veichema ngendenda veidetserwa vopetuke vapona ngatiende tinorapiwa ngekuti mitombo iyi ichiriyo nanyamashi.

Mitombo yechianthu yakanaka kana tikaishandisa ngemazvo inoite kuti zvitenda zvinobate munthu kana vanthu muntharaunda itarauke tikairya tisinamboti tapedza tatanga kurwara zvitenda zvinotiza torambe takagwinya.

Taiti taita mphezi kudhaya pane kamweni kachimbuti kaishandiswa ndivanamai vaikapisha. Vakapisha kwakubudisa madota acho ndootodzodzwa tapedze kushambidzwa. Mitombo yechibhoyi yaishandiswa kurape mphezi kudhayako.

Mubota mwemene inoshanda , kumwa kuisa mutii inoshanda. Vantu ngatirambei teishandisa mitombo yechiandu peshe patamwira tii ngatiise mashakani mumvura patinenge torwe bota kune inoshandiswa mapanda ayo, otwiwa oita uswa, inokwanisa hee kushandandiswa patinenge teirwa bota redu.

Imweni inokuyiwa kuyiwa yoite uswa kana kutoa mashakani qcho akadaro imweni ngeyekutopishira kuti besha ripere izvi zvinoonekwa mumishonga yekudhaya yaishandiswa nevakuru vedu.

Ndakazi ngeumweni musharuka, "unosima mapopo akawanda pamuzi pako asi wakambonyimwa mapopo kai ngeumweni muntu?" Ndikati "aaah azvina mushando ndakanyimwa eya, asi ndakazoona papaya kuti mapopo aya andakaisa pamuzi pangu abereka maningi, ndomarya ndakatozwawo utano hwangu hwochinja nehwevana vangu nempuri yangu yeshe ndikaziya kuti mapopo mutombo, ngaurambe wechirimwa mumuzi, unorapa."

Pataikura taihamba teirye machuchu teitaingatei tiri shiri kubeni zvaitotibetsera maningi mukukura kwedu taikura takagwinya mitombo yechivanhu inodiwa ngekuti inokone kuti munhu urambe wakagwinya yeirwise zvitenda zvinokone kukubata.

Tiri kumwombe taishwera teirwe checheni taitoti dzinonaka maningi checheni tisingaziyi kuti tiri kutozvirapa, vana vemazuwano vodziramba checheni ngavarwe masawu anoshandazve kudai ngechecheni . Mitombo yekudhaya yakabanaka ngatirwe .

Vamweni vanotobika mashakani kuita muriwo taibikirwa chitsipe nana Mai kudhaya teiti nguwa imweni indamo kubeni vaitoziya zvavaita inga utori mutombo wechibhoyi wavaitotipa tikure nyama dzedu dzakagwinya .Marariya anga asinganyanyi kutibata mazuwawo nenyaya yemutombo yatairya.

Kudhaya teihamba mushango taiti shakani rataona totsenga muhlangurangu wemene taihamba teitsenga mushango . Atisaitoziva kuti tiri kuzviitirei tisangazviitirei mitombo yekudhaya inoshanda inoita tidzivirire zvirwere zvinokona kuti bata teikura.

Inoshanda maningi mitombo yekudhaya ngekuti yakabvira kudhaya yeichengete vanhu. Mitombo yechiyungu isati yatowanda vanhu vaipona kubudikidza ngemitombo yekudhayayo. Ngatirambe techiimwa ngekuti inoita kuti tisabatwa ngezvitenda zvinongouya mazuwa ano.

Zvimweni ungati hazviryivi kubeni itori mitombo inoshanda maningi kana muntu ukaishandisa. Chinodiva kwakuchinyoravo pashi zviro kana kuti mitombo yatinenge tinayo ngemazita ayo nezvipimo zvayo. Nekuti inoshandiswa kanganai pazuva zvakatodzanavo nemishonga yechingezi.

Vakangwara mazuva ano voite mare kubudikidza ngemitombo yekudhaya. Vantu votoirima mumagadheni avo veitotengesa veitoite mare .Ngatikurudzirane tisaitya mitomboyo, inoshanda ngekuti yakabvira kare yeitorape antu veitopona .

Mitombo yekudhaya yataishandisa, taishandisa yakadaro isingazi kugadzirwa kuti iite mitombo inoitee zvipimo. Zvinopano vakazogara pashi votenderana ngatigadzire mitombo yechiantuyo iite kuti iite zvipimo iite kuti munhu aokone kuenda kuchibhedhlera osvika ohloyiwa onyorerwa mutombo.

Muntu kana akazwe mukuhlana wegotsorwa, unokone kutore mashakana emupuranga , vobhoilisa kwakutomwa. Uyu mushonga mukuru maningi unokone kudetsera nekupedze mukuhlani. Vanhu ngatishandise mitombo yedu yechivanhu yetinoona muntaraunda mwedu.

Mitombo yechianhu aingorwiwi kana munthu warwara kwega tinokone kiramba teiirya zuwa ngezuea petinenge taimuka ngekuti invite kuti miiri yedu irambe yakagwinya zvitenda zvinongoiya mundau azvikubati.

Mitombo yekudhaya takabvire kudhaya teiirya teitopona vanhu ngatirambe teiirya kana kwazi isai mutii totoise mutiii tinomwa tinopona kana kwazi iryayi mapande achona akatwiwa toise mubota tinorya tinokwira takaguyinya.

Imweni mimbiti ungati inotouraya kana ukairya kubeni ukairya unopona. Ngatibaakurudzirane munharaunda mwedumwo kuti patinomwa tii toise mashakani ona awawo ngekuti mutombo, tisamaramba ngekuti akabvira kudhaya eishandiswa ngeasharuka edu.

Imweni tinofukira imweni tinoito yekumwa tabhoirise mashakani kana kutore nzinde dzacho toutsa kwa ku bhoirisa izvi zvinoshanda maningi kudziirira zvitenda munyama dzedu. Ngatirambe teishandisa mitombo yechivanhu vedu nyangwe tisingamborwari taingoimwa inoita kuti tirambe takagwinya nyama dzedu dzisango batwa batwa ngezvitenda.

Dzimweni tinotora mashakani todziisa dzimweni tinora nzinde totsa nzinde dzacho kwakubhoirisa tomwa amweni mapande acho emene anoshanda, mitombo iyi ngatiiningire nekungwarira munharaunda dzedu ngekuti inoponesa.

Dai ndakakurawo kudhaya ndisikanetseki, ngekuziye mitombo yechivanhu inoite kuti vanhu vapone, vazhinji vakakura kudhaya vanoita mare ndizvo veitengesere vanhu mitombo inowanike munharaunda mwedu, kubeni vamweni vasikatoiziyi vanonga veitoshakura mashongo, aya mumaminda mwawo veiti mashango, anoshaisghire magwere edu kukura.

Afana emazuwa ano veiona asharuka veirye mashakani vanenge veiti haa hambiranai nenguwa musararame upenyu hwekudhaya. Kwane mitombo yechiyungu iriyo mazuwano. Isusu toti haiwa, mitombo yechivantu ineyi ndoyakatikudza. Takakura techiirya. Nanyamashi miiri yedu yakagwinya ngendaa yemashakaniwo.

Muntu ukawone shango unobva wafunge zvakawanda, wofunge kuti ndomunogare mphuka. Kubeni mushangomo, shango iro pacharo utorimutombo unokhone kudetsera maningi mundaramo yenyu. Ngati ngwarire mashangi edu tirambe tinawo kuita kuti tirambe tinamutombo padhuze nesu.

Ndamukire kushakura pamuzi pangu nyamashi, ndotema tema mashango eshe aingapo. Pandainga ndoende korasha mashango aya, ndopazonzi nekamwana kangu kamukomana,"Baba onai zvamwatemwa izvo, igavakava rinoshanda." Rinoshanda kurape huku. Huku dzedu dzinopere kufa baba ngekuti mwateme gavakava. Ngatishandise tirape huku dzedu.

Vamweni vanoti kwai ndingarya mashakani ere ndatsuro ere. Kubeni mashakani vovo ukatomarya anobakuponesa usinganyamborwari kutorya kwemene kunoita kuti mwiri vako urambe vakagwinya. Zveiita kuti urarame nguva yakati rebei kudarika vayana vanenge vaiti hatiryi mashakani hatisi mhuka.

Kana tazwi tishandise mitombo yechivantu chedu ngatinase kupurutana maningi kune avo vanenge vachitipa kana vanonase kuiziva ngekuti tikashaisha kuishandisa mitombo inei inokwanisa kukonzerazve zvitenda kana kushandisa mitombo inonga isiriyo inorapa chitenda chatinenge teizwa.

Pamuzi mukati zuwa ngezuwa kabichi unotizwa ngevana, vana avatozii kuti kabichiro utori mutombo unokona kudetsera ndaramo yavo, upenyu hwavo wavanokone kurarama husina utenda hwakawanda ngenda yekutya mashakaniwo.

Pandai hamba zuva rimweni ndoona chikwenga ndinotofunga hangu kuti kudhayako taitoende kotema chikwenga teikwaya chozoshandiswa kusone manhindibaba. Zvino pano takazozwa kuti chikwengacho chinoshanda chinokone kubetsere upenyu hwemuntu kuti asafa. Vataa mutombo unoshandiswa unooneka nyore-nyore ngevantu vakaanda.

Imweni mimbiti yemushango vantu vanotoidhandise mushando usiwo vantu vasingaziye kuti mitombo inokone kutodetsera maningi muhutenda hunenge hurimwo munharaundamwo, michero yemene yetinodhibana nayo mushango itori mitombo yekuti tikairya tinokone kurarama hupenyu hwakagwinya hupenyu hwakanaka.

Vanhu vazhinji vane mukabango wekuti vayana vano ziya mitombo yechi ndau chedu kwai vantu vano rova kubeni vantu vo avaroi vano detsera maningi kurapa vantu vanenge vaine utenda mashakani avanoti imwai aya ano kone ku detsere vantu kuti muntu apone.

Mazuvano ritori dambudziko navana vazvinopano. Vana vazvinopano havanyanyi kude mirivo yakadai ngemutikiti. Vanenge vachide nyama. Nyama yehuku, nyama yemwombe nezvimweni zvinonaka zvinotengeswa muzvitoro, Vasingaziyi kuti iwo mutikiti utori mutombo pachawo. Kuurya kunoito kuti muntu upone nguva yakareba.

Pane zvimweni zviro zvetisingadyri teiti kwai atizvidi ngezvekudhaya. Kubeni zviro zvekudhayazvo itori mitombo inoponesa. Dei tatsamwirira patinenge taiona tiishandise. Kana kuri kudyra totoidyra, kana ari mashakani ekudziisa todziisa tomwa. Kana kutse nzinde dzacho totodyra, zvinodetsera.